Odokotela labomongikazi bakhale kakhulu ngokuthi banengi abantu asebebuya begula umkhuhlane wesihudo. Ngakho baxwayise uzulu ukuthi bahlale endaweni ehlanzekileyo njalo bageze izandla ngemuva kokusebenzisa izambuzi.

Kuvuka kunamuhla kasilalanga, silele sitshintshana umntwana. Ubekhala kakhulu ngoba ubehambe esibhedlela wayahlatshwa ngakho umama uthi umongikazi ohlabe umntwana ulesandla esibi ngoba uhle wavuvuka.

Kumenyezelwe ukuthi imithi eyayilindiwe ivela kwamanye amazwe ifikile ezibhedlela ngakho odokotela labomongikazi basayihlola leyomithi befundisisa kabanzi ukuze beqale ukuyipha abantu esigabeni.

Umkhuhlane okuthiwa yi Covid 19 usuhlasele kakhulu uzulu. Ngakho bonke abagula lowomkhuhlane bayahanjiswa ezibhedlela befike bephiwe amagumbi abo. Ngakho ke odokotela nxa besiyabahlola bayazivikela ukuthi bengawubambi lowomkhuhlane.

Kubikwa ukuthi bonke ababanjwe umkhuhlane we COVID19 bavalelwe esibhedlela ukuze umkhuhlane lowu unga memetheki .Ngakho odokotela nxa besiya hlola izigulane lezi bayagqoka impahla zokuthi bazivikele ukuze bangawubambi umkhuhlane lowu .

Abezempilakahle baxwayise uzulu wonke jikelele, njalo batshele bonke abadala ukuthi balethe abantwana esibhedlela abaleminyaka eyisikhombisa kusiya phansi ngoba ukhona umkhuhlane ozayo okuthiwa yindingindi ngakho bonke abantwana laba kuzamele behlatshwe lowo mkhuhlane ungakababambi..

Abezempilakahle bavakatshele ezikolweni. Ade behamba bexoxisana lababalisi ukuthi ukhona umkhuhlane osumemethekile, ngakho ababalisi befake amasepa esambuzini zabafundi ukuze abafundi bengasebenzisa izambuzi begeze izandla zabo zihlale zihlanzekile.

Ukhona umkhuhlane osumemethekile esigabeni. Ngakho abazempilakahle bacele wonke umuntu ukuthi ahambe esibhedlela aye hlolwa lowo mkhuhlane ngoba uyingozi kakhulu emphakathini .

Abezempilakahle bananzelele ukuthi abantu abanengi babuya bekhala ngomkhuhlane wesihudo njalo abanye bayahlanza ngakho baxwayise uzulu ukuthi ahlale endaweni ezihlanzekileyo ngaso sonke isikhathi lasezikolweni batshele ababalisi ukuthi bafake amasepa ezambuzini ukuze abantwana begeze izandla ngemuva kokusebenzisa izambuzi.

Abantwana abanengi abasayi esikolweni ngoba kuthiwa bayagula. Balalisiwe ezibhedlela abanengi kuthiwa bayahlanza njalo abanye bayahuda. Ngakho umphathi isikolo uxwayise kakhulu abafundi ukuthi ngemuva kokubana basebenzise izambuzi kumele bageze izandla zabo.

Izakhamizi ziceliwe kakhulu ukubana zivakatshele ezibhedlela. Abezempilakahle bakhona iviki yonke. Bazabe belokhe behlaba abantu ukuze abantu bevikeleke kumikhuhlane osumemethekile esigabeni. Ngakho bacele izakhamizi zonke ukuthi zingayekeli ukuhamba.

Besekuphele insuku ezintathu uDube ephethwe lizinyo. Ubengalali elala ehlaba umkhosi ubesezame konke akuzamileyo kwemehlula. UNcube wasemlayela ukubana akaye esibhedlela ayebona ogqiha. Ngemuva kokuyabona oDokotela isimo sikaDube sitshintshe kakhulu.

Namhlanje umama kazange wabuqutha ubuthongo. Ukhale umntwana wakhe kwaze kwayakusa, ngoba ubehambe laye esibhedlela omongikazi bafika bamhlaba. Ngakho kukhanya umuntu omhlabileyo ulesandla esibi. Uvuke evuvukile umntwana.

Namhlanje esibhedlela udokotela kade befundisa omama abalabantwana abancane ukuthi kumele bagcine njani abantwana laba njalo bachasise kabanzi besebenzisa imifanekiso akade beyithwele.

Odokotela bananzelele ukuthi, banengi abantu ababuya esibhedlela bekhwehlela, njalo batshele uzulu ukuthi agqoke izinto ezikhudumalayo bengangenwa ngumqando ngoba isifo lesi sesibhahile esigabeni.

Abezempilakahle bananzelele ukuthi omama abanengi ababuya labantwana esibhedlela sebegula umkhuhlane wejondisi ngakho bacele bonke abalabantwana abancane ukuthi bebuye esibhedlela bezehlola umkhuhlane lowu.

Ubaba ubeselensuku ezintathu ekhala ngokuthi nxa eginya kubuhlungu ngakho uhambe esibhedlela odokotela bafike bamutsha ukuthi ulamadlala ngakho bamuphile umuthi wokunatha nsuku zonke ekuseni lantambama engakalali

Umama ubuye ethwele okulibhukwana evela esibhedlela. Okulibhukwana lokhu kulombala omhlophe njalo kubhalwe ngamabala amnyama. Umama uthe yena akakwanisi ukubala isikhiwa ngoba akayanga esikolo. Ufike wacela ukuthi ngimbalele ukuthi kuthiwani.

Izakhamizi ziyakhala ngeminyane ngakho abezempikahle namuhla ade behamba bebhoda ezindlini behamba befafaza ngakho bebegqoke lempahla zokuzivikela ngoba bethi umuthi abawusebenzisayo uyingozi kakhulu.

Umama ubelethe umntwana ongumfana ngakho omongikazi labodokotela bananzelele ukuthi umntwana uzelwe elejondisi ngakho umama bathe bazamgcina okweviki, ubaba uzabe etshitsha nsuku zonke esibhedlela.

Asilalanga lamuhla ngekhaya umnawami ulele ekhala ubusuku bonke ngoba umama ubehambe laye esibhedlela bayamhlaba ijekiseni ngakho umama, uthe uzabuyela ngoba ukukhala komntwana lokhu kutsho uzwa ubuhlungu.

umuntwana ebekhala ebusuku ngakho umama uzamile ukumunika ibele wayala ngokuya esibhedlela odokotela bananzelele ukuthi umntwana uphume izilonda emlonyeni yikho ebesala ukumunya umama bamuphile umuthi lamaphilisi

Ukhona umkhuhlane osuthe wamemetheka esigabeni ngakho abezempilakahle izolo kade behamba bememezela benxusa zonke izakhamizi ukuthi kazibuye esibhedlela zizohlatshwa.

Abezempilakahle bavakatshele ezikolo ,besiyaxoxisana labaphathi bezikolo .Ukuthi sokumele bafake izimpompi eceleni kwezambuzi ,ukwenzela ukuthi abantwana nxa bephuma esambuzini bekwanise ukugeza izandla.

Ukhona umkhuhlane osumemethekile esigabeni. Ngakho abezempilakahle babize umhlangano lezakhamuzi ukubana azibuye zizothola usizo. Bazabe bebafundisa ukubana bazazibikela njani kulo umkhuhlane osuthe wamemetheka esigabeni.

Namuhla abezempilakahle kade behamba bebhoda bekhangela lapho izakhamizi ezithatha khona amanzi ukuthi kuhlanzekile okungakanani, ngakho abezempilakahle akula abakusolileyo.

UMaMoyo ungene ilanga selitshona ekhaya ebuya esibhedlela ufike wakhala ngokuthi lamhlanje esibhedlela bekugcwele kakhulu okuyenze omongikazi bathatha isikhathi eside ukuthi wonke umuntu athole uncedo lapha kodwa ujabulile ngoba uncedo ulutholile.

Abezempilakahle lamuhla kade bebhoda esigabeni behamba bebhala amabizo abantu bonke abagugileyo laba gogekileyo, bathe ikhona inhlanganiso ezasiza laba abantu bazabe behola inyanga zonke kumbe baphiwe imali yokuthi bazincedise.

Abantu kade sebemangele bebona izimota zingena esibhedlela ubuthumethume, ngakho uDube waselamula wathi kukhona izethekeli esibhedlela abantu bengamangali ngoba kukhona abazokufundisa omongikazi.

Ngemuva kokubana laba ababili abathandanayo bethwalane beqonde esibhedlela ngoba umfazi ubehlala engaphathekanga kuhle, bafike bathola umbiko wokuthi umfazi uzithwele njalo uzithwele amaphahla. Basuke bejabule kakhulu laba abalili abathandanayo.

Abezempilakahle kade bevakatshele ezikolweni ezitshiyeneyo behamba befundisa abafundi ngokubana nxa bephuma ezambuzini kufanele begeze izandla.

Omongikazi bananzelele ukuthi inani labantu abagula umkhuhlane wegcikwane leHIV uyaqhubekela phambili ngakho baxwayise uzulu ukuthi abuye esibhedlela azohlolwa igazi bengabuyi sebegula.

Kuthiwa esibhedlela kukhona inhlanganiso efundisa omama labobaba imisebenzi yezandla, etshiyeneyo ukuze laba abantu bekwanise ukuziphilisa empilweni. Ngakho ubaba ubesetshinga ethi umama usechitha isikhathi esinengi esesibhedlela.

Namhlanje abezempilakahle kade behamba bebhoda esigabeni bekhangela ukuthi lapho abantu abathatha khona amanzi kuhlanzekile. Ngakho batshele umphakathi ukuthi bagcine indawo yabo ihlanzekile njalo bangathumi abantwana ukuyekukha amanzi bodwa.

Abezempilakahle baxwayise izakhamizi ukuthi zingasahambi ukuyathatha amanzi emfuleni ngoba, amanzi lawa akhiwa emfuleni awahlanzekanga ngakho abantu abanengi benganatha amanzi lawa bayagula.

Usebhuku ubize umhlangano lezakhamizi. Ufike wabatshela ukuthi indawo yabo lapho abakha khona amanzi kungcolile njalo kugcwele utshani. Ngakho izakhamuzi zivuke lamuhla zisiyacenta endaweni yazo.

Ngemuva kokubana uNcube atshonelwe ngumfazi, wayesehamba ekhuluma yedwa njalo wayengasahambi kwamanye amadoda okutshengisela ukuthi linto leyi yayimudla ngaphakathi ngakho izakhamuzi zamcela ukubana avakatshele esibhedlela uzathola usizo.

Abezempilakahle bavakatshele ubaba uNdlovu ekhaya ngoba kuthiwa uNdlovu uphume izilonda enyaweni uyala ukuya esibhedlela ngakho lokho unkosikazi wakhe ugcine ebize abezempilakahle ukuthi bebuye baxoxisane laye uNdlovu.

Abezempilakahle batshele uzulu ukuthi abanye bezisebenzi zabo, bazabe bebhoda ngeviki elizayo. Bazabe behamba, bengena ngomuzi ngomuzi befundisa ukuthi abantu abadala, asebekhulile, bagcinwa njani.

Kubikwa kuthiwa uNdlovu bambizele abezempilakahle ngoba ubesebola unyawo engafuni ukuya esibhedlela elokhe eqina ngemithi yesintu. Kodwa uNdlovu unanzelele ukuthi amaphilisi amsize kakhulu ukwedlula umuthi yesintu.

Kubikwa kuthiwa umtakaNdlovu uselobungozi emphakathini usehamba etshaya ngakho uNdlovu umthwalele esibhedlela odokotela bafike bamdlulisela esibhedlela sengutsheni bathe yikho lapho ozathola khona usizo

Umnewethu ubesele nyanga ezintathu engabonakali wasuka esiya vakatsha komalume ngakho akazange wafika komalume abantu bathi bambona ezitolo namuhla kodwa kungani uyagula akasaphilanga kuhle engqondweni ngakho ubaba uhambile wayamthatha wamhambisa esibhedlela lapho okugcinwe khona abantu abangaphilanga kuhle emakhada

Ubaba ufike esibhedlela bamubamba isifo setshukela. Ngemuva kwalokho udokotela bamunike amaphilisi okuyiwo azamncedisa, bamutshele ukuba amaphilisi lawa ewanathe nsukuzonke.

Umbalisi ubekhathazekile ngomfundi wakhe oselamalanga amathathu elalisilwe esibhedlela ngoba ubehlutshwa ngumkhuhlane wamehlo. Kuthiwa amehlo akhe abe ephuma izilonda. Ngakho lokhu kumenze wacina engasabhali imihloliso esikolweni.

Ubaba lomama balele bekhathazwkile ngomntwana olele ekhala ubusuku bonke ngemuva kokubana kokubana behambise umntwana esibhedlela odokotela bafike bavalela umntwana ngakho ubaba ubuyelile ekhaya uzavuka kusasa ekuseni ayehlola umama lomntwana ukuthi bavuke njani esibhedlela.

Kubikwa ukuthi namuhla kulomntwana okade eselahlekile esibhedlela. Unina umtshiyile ngesikhathi engana ethatha amaphilisi. Ngakho umntwana lo wasa wasukuma wahamba. Ngakho ubanjwe ngo nogada.

Lamuhlanje sihambe esibhedlela sisiyavakatshela udadewethu ngoba ubeselensuku ezintathu esesibhedlela, wahamba esiyabeletha, odokotela bamtshela bathi umntwana ule jondisi, ngakho babemngcinile esibhedlela. Simthole ethabile ngoba bamkhiphile.

Namuhlanje esibhedlela bekugcwele abanye abantu kade bemi ngenyawo njalo abanye kade behlezi emabhetshini omongikazi baphumile bafika bathi abadala abaguge kakhulu yibo okumele behlale phansi ngakho abanye kabame ngenyawo.

Abezempilakahle baxwayise uzulu wonke jikelele ngendlela okufuze baziphathe ngayo ukuze bengatholi umkhuhlane ngakho baxwayise uzulu ukuthi abogeza izandla ngemnva kokusebenzisa isambuzi bafake lomfanekiso esibhedlela etshiyeneyo.

Izakhamizi ziyakhala zithi omongikazi abaphathi kahle izigulani, ngakho esibhedlela sebefake ibhokisi elimhlophe nxa ungena emnyango ,ngakhoke uyabhala isikhalazo sakho ujikele phakathi kwalelo bhokisi.

Udadewethu ubezithwele ufike esibhedlela wabeletha umntwana oyinkazana ngakho ujabule kakhulu ngoba ubehlala efisa ukuba lomntwana oyinkazana. Ngakho odokotela bathe bazamgcina okwensuku ezintathu bekhangela ukuthi umntwana uyamunya yini.

Umkhuhlane wesihudo usuhluphile esigabeni ngakho odokotela ezibhedlela bafike baqale bekufundise ngalowo mkhuhlane ukuthi usiphatha njani ukuze ungawutholi ngemuva kwalokhu besebekunika imithi.

isibhedlela sakithi sesithengile imitshina emitsha ngakho uNcube uthe ehamba esibhedlela bafike bamufaka emutshineni basebenazelela ukuthi amaphaphu akhe avuvukile ngakho bamuhlabe amajekiseni amathathu baphinda abamunika lamaphilisi okunatha

Abantu sebesenza ukuganga esigabeni behamba bebhoda bezenza abezempilakahle. Ngakho usobhuku ubuze umhlangano exwayisa uzulu ukuthi abezempilakahle baphethe okuliphetshana okutshengisa ubuso bakhe kanye lebizo lakhe lowomuntu. So, ngakho kungafika umuntu ongaphathanga izinto ezinjalo yizo izigebenga zakhona.

Abakhulu abezempilakahle kade bevakatshele kwesinye isibhedlela. Bafike lapho bacela izisebenzi ezikhona ukuthi azikhethe abanye babo okuyibo abazabamela phezulu. Ngakho-ke kukhethwe uNcube loDube.

Abezempilakahle bebehamba bebhoda benxusa uZulu wonke. Bebenxusa wonke owesifazana kumbe owesilisa ngoba bathe umkhuhlane lo ozayo okumele abantu behlolwe masinyane ungakamemetheki, uyabamba loba ngowesilisa noma ngowesifazana.

Izakhamuzi zijabule kakhulu ngesibhedlela esitsha esiyakhiweyo. Babonge kakhulu ngoba kade bekhala ngesibhedlela esikade sikhatshana kulabo. Manje sekuzaba lula ngoba sesikhona isibhedlela esitsha duzane lezakhamizi.

Kusasa kuthiwa kuyavulwa isibhedlela esitsha ngakho izakhamizi zonke zinxusiwe ukuthi zibuye esibhedlela. Bazabe betshengisa izakhamizi amagumbi atshiyeneyo bebatshela lokuthi nxa ugula uqonda egumbini elinje.

Esibhedlela abantu abanengi bebejwayele ukulahleka phakathi ngoba isibhedlela lesi sikhulu. Ngakho-ke esibhedlela sebefake ibhakane elikhulu. Ibhakane leli libhaliwe ukuthi nxa ufuna ukuyabona udokotela uqonda ngaphi, njalo nxa ufuna ukubona omongikazi lakho uqonda ngaphi.

Ngemuva kokubana umnewethu athole ucingo oluvela kwebezempilakahle ukubana isicelo sakhe sokuba ngumongikazi basiyamukele. Umama umulaye kakhulu umnewethu ukubana afike aziphathe kuhle khonale.

Namuhla esibhedlela kade kugcwele abantu abanengi kakhulu ngakho kuthiwa kulomama olahle umntwana. Onogada bamthole umntwana esesiyaphuma esangweni ehamba yedwa. Ngakho omama baxwayiswe ukuthi behlale labantwana babo.

Odokotela babhalele ubaba amaphilisi kanye lomuthi wokunatha, ngakho omongokazi bafike batshela ubaba ukuthi abalakho ngumuthi kuphela, amaphilisi abalawo. Ngakho ubaba ugcine esesiyathenga amaphilisi.

Kukhona imota etshone ibhoda izolo ,ihamba imemezela inxusa ontanga abasakhulayo ukuthi kukhona isibhedlela esesivuliwe .Bonke abafuna ukufundela ukuba ngomongikazi kumbe ukuba ngodokothela bengabuya kuleso sikolo.

Kubikwa ukuthi onogada abathathu balimele ebusuku. Kukhona amasela angenileyo efuna ukutshontsha esibhedlela ngakho onogada laba balwe lamahlamvu. Ngakho babathwalele ko Bulawayo esibhedlela esikhulu yikho lapha abazalatshwa khona.

Umama lobaba bavukele esibhedlela namuhla ngoba ubaba ubengumuntu osehlala engaphathekanga kuhle emzimbeni, basuke sebethithibele ngoba omongikazi bafike batshela ubaba ukubana ulesifo se HIV.

Sokulomthetho omutsha osukhona esibhedlela. Nxa uhamba ugula bafike baqale bakubuze ukubana wahlola yini igazi. Nxa kuyikuthi awukaze uhlole igazi yilo abaqala ngalo ukulithatha.

UNdlovu ubuye exoxela uBanda ngesakhiwo sesibhedlela, isibhedlela lesi besesile minyaka emibili silokhe siyakhiwa ngakhoke izakhamizi zijabule kakhulu ngoba sesiphelile sebezayalatshwa eduzane.

Ngibone uMaNdlovu ehamba loninazala esibhedlela. Uthi kade besiyathatha amaphilisi kaninazala. Uninazala ngumuntu ohlala enatha amaphilisi. Kuthiwa ungayekela ukumkhangela uyayekela ukunatha amaphilisi njalo engahambi esibhedlela ukuyawathatha.

Emadolobheni izibhedlela ziseduzane. Emakhaya uyahamba umango omude. Ngake ngavakatshela ugogo ekhaya ngamphelekezela esibhedlela. Sahamba umango omude sithe sesizafika esibhedlela sabona ngebhakane elikhulu elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama.

Odokotela bafike bananzelela ukuthi ubaba uyagula kakhulu ngakho bathe bazamgcina esibhedlela okwensuku ezimbalwa .Umama bambhalele ukuthi ayethenga ijekiseni ngakho umama uthi ubuye layo bafika bamhlaba

Kulomkhuhlane osuhluphile elizweni umkhuhlane lowu ubizwa kuthiwa yi Covid 19 ngakho odokotela baxwayisa abantu ukuthi bengahlali duzane duzane ngoba umkhuhlane lowu uyathelelwana.

Ubaba uhambe esibhedlela egula ngakho odokotela bafike bamvalela ngoba bathe ubaba ubulawa ngamaphaphu. Odokotela baxwayise ubaba ukuthi angasabhemi ugwayi ngoba ugwayi lolu yilo olwenza ubaba agule.

Kubikwa ukuthi umntwana wakoDube okade elezinyanga ezintathu evalelwe esibhedlela uphumile namuhla esibhedlela ngakho abantu bajabulile ukumbona lumfana abazali bakhe basebelahlekelwe lithemba bethi ngeke aze asile

Namhlanje esibhedlela kade kugcwele kakhulu abantu abagulayo. Ngakho odokotela bananzelele ukuthi kukhona abanye abagula okungcono, ngakho labo akade begula kakhulu babadlulisele phambili esebhledlela esikhulu. Bathwelwe yizimota zesibhedlela besiyakhonale.

Esibhedlela sebefake ibhakane nxa ungena ibhakane leli limhlophe libhalwe ngamabala amnyama ngakho ibhakani leli litshengisa ukuthi isibhedlela sabantwana singaphi kwakhona njalo abagulayo labo baqonda ngaphi abantu bathabe kakhulu ngoba kade belahleka esibhedlela.

Kuthiwa kuvuka kunamhlanje amasela angene esibhedlela. Afike atshaya unogada bangena bakwatula izivalo batshontsha imithi konke lamaphilisi akade kuphakathi. Bonke abakade beyesibhedlela namhlanje bebekhala ngoba abazange bayithola imithi.

Odokotela baxwayise umama ukuthi engabo gezisa umntwana ngamasepa atshiyeneyo, ngakhoke bafike bambhalela isepa yokugezisa umntwana njalo bambhalela lomuthi ozawuthenga ozabe egcoba ngawo umntwana.

Kudala omama babebona ngomntwana esebelethile ukuthi ngoyini. Khathesi nxa umama ezithwele kukhona lapho ahamba khona beyemuhlola bebesebemtshela ukuthi umntwana ngoyini. Impilo yakudala leyakhathesi isitshiyene kakhulu.

Esibhedlela odokotela bananzelele ukuthi omama yibo asebegula kakhulu njalo bagula umkhuhlane ofananayo bananzelele ukuthi omama bonke babuya bekhala ngezibeletho bethi zibuhlungu.

Ubabamkhulu segugile sekhala ngamehlo uthi akasaboni usebonela eduze ngakho abantwabakhe bamuhambise esibhedlela esikhulu. Bafike odokotela bamuphala amehlo baqeda bamunika lamangilazi okuthi agqoke

Abezempilakahle bananzelele ukuthi inani labomama ababulawa yizibeletho liyaphambili ngakho bacele bonke omama ukuthi bebuye esibhedlela bezohlolwa izibeletho bengabuyi sebegula.

UDube useleminyaka ehlala ekhwehlela ngakho abantwabakhe bamthwalele esibhedlela esikhulu kakhulu ngakho odokotela bafike bamfaka emtshineni uDube basebetshela udube ukuthi aboyekela ukubhema ngoba akulunganga emzimbeni wakhe yikho okumenza ehlale ekhwehlela.

Esibhedlela odokotela bananzelele ukuthi banengi obaba ababuya bekhala ngokuthi bayalunywa ngaphansi njalo baphume izilonda ngakho odokotela bacele bonke obaba ukuthi bebuye esibhedlela.

UNdlovu ubeselamaviki amathathu ebulawa likhanda ngakho ubuyelile esibhedlela odokotela bafike bamthatha igazi bamtshela ukuthi ebuye ngemva kwensuku ezintathu elanda impumela yakhe

Ubabamkhulu wayeselesikhathi egula elele phansi njalo imuli yayisize yalahlekelwa lithemba kodwa kwenela ukuba bamthathe bemuse kubodokotela ezibhedlela umkhuhlane wavele wanyamalala. Izibhedlela zibalulekile kakhulu empilweni zabantu.

Sokuleminyaka udadewethu bambabha umkhuhlane we asima ngakhoke udadewethu uphila nzima kakhulu ngalesi isifo odokotela bathi akumelanga atholakale esendaweni egcwele ithuli ngoba umkhuhlane lowo awuzwani lothuli ngakho okunye okumenza abengcono ngamaphilizi awanathayo

Ubaba ukhala ngokuthi uyavaleka, useze engasaphefumuli kuhle ngakho uhambe esibhedlela. Odokotela bafike bamtshela ukuthi ulomkhuhlane we"Asthma" ngakho bamphile amaphilisi bamtshela lokuthi ebuye inyanga zonke esibhedlela engayeqisi.

Udadewethu selesikhathi egula. Ngakho sicine simthwalela esibhedlela esikhulu. Ufike lapho oDokotela bamfaka emtshineni bamtshela ukuthi amaphaphu akhe agcwele amanzi.

Umama olesikhathi ehlala esithi izandla zakhe ziyaluma ngakho izandla zakhe sezize zisubuka ugcine ehamba esibhedlela odokotela bafike bamangala kakhulu ngoba bathe abakaze bebone umkhuhlane onje.

Umfazi womnawethu ubekhala ngokuthi isisu sakhe sibuhlungu. Besesilamalanga isisu lesi simhlupha ngakho uhambe esibhedlela , odokotela bafike bamfaka emtshineni bamtshela ukuthi uzithwele isisu esilenyanga ezintathu.

Ubaba ubegula engasakwanisi ukuhamba, ngakho umama umhambise esibhedlela odokotela bafike bamfaka emtshineni ngoba kuthiwa ubaba ubengasakwanisi ukuphefumula ngalokho baphinda bananzelela ukuthi ubaba igazi akalalo. Umama bamthengise igazi ukuthi bafake kubaba.

Besekuphele iviki udadewethu ethi engadla uyahlanza ngakho ugcine esesiya esibhedlela odokotela bafike bamnika ugabha bathi akacheme ngemuva kokubana sebehlolile umchemo bamutshele ukuthi uzithwele.

Umakhelwane ubuye ejabule ngemva kokubana ubeselahlekelwe lithemba ngomntanakhe okade engaphilanga ,wamthatha wasemusa kubo gqiha esibhedlela ,ngemuva kokubana abonwe ngo gqiha ubuye sethabile ngoba u mtwana wakhe ubesengcono kakhulu kulasekiqaleni

Amanzi ayahlupha emadolobheni. Ngakho abantu abanengi abasanathi amanzi aphuma empompini. Abantu sebehamba beyezithengela amanzi ngoba bathi amanzi athengiweyo ahlanzekile kakhulu, ukudlula lawa aphuma ezimpompini.

Ugogo bamthwalele esibhedlela engezwa kahle. Ekufikeni kwakhe esibhedlela omongikazi bamcele ukuthi bazamthatha igazi ngoba igazi yilo elizatsho ukuthi ugogo uphethwe yini.

Kubikwa ukuthi uDube utshaywe ngamasela ebusuku ezama ukumthathela imali. Ngakho balele sebemgijimisela esibhedlela. Odokotela bafike bafaka uDube emtshineni. Bathi uDube uvuvukile njalo ugcwele igazi ngaphakathi.

Udadewethu ubeselensuku ezintathu ethi angadla uyahlanza, ngakho ugcine esiya esibhedlela, odokotela bafike bamnika igabha bathi akayechema, babuya bathatha umchemo lowana bawuhlola, basebemtshela ukuthi uzithwele.

Ubaba uselesikhathi egula, ujayele ukuya esibhedlela befike bemnike amaphilisi kodwa akutshintshi ngakho namuhla odokotela bafike babona kungcono ukuthi bathathe ubaba igazi.

Emadolobheni kuthiwa amanzi asehlupha. Ngakho amanzi nxa ebuya ayabe ebuya engahlambulukanga engcolile. Abezempilakahle baxwayise abantu ukuthi abathenge amanzi kumbe amanzi engabuya beqale bewabilise bengakawanathi.

Ugogo uyagula akasakwanisi kuhamba. Ngakho esibhedlela odokotela bafike bamthatha igazi. Basebetshela ogogo ukuthi akalagazi elinengi emzimbeni. Ngakho bambhalele amaphilisi egazi.

Ubaba bamthwalele esibhedlela engasakhulumi ngakho odokotela bafike bamthatha igazi batshela umama ukuthi impumela izaphuma kusasa ekuseni ubaba bamvalelile esibhedlela bathe bazamkhipha ngemuva kwempumela yakhe.

Abezempilakahle banxuse abadala ukuthi bebuye labantwana esibhedlela ngoba kukhona umkhuhlane osumemethekile. Batshele abadala ukuthi abalabantwana abancane abasamunya bazahlatshwa njalo laba abalabantwana asebekhulile bazaphiwa imithi yokunatha.

Abezempilakahle babize umhlangano labomama abalabantwana abancane bakhale ngokuthi omama abasamunyisi abantwana ngendlela eqondileyo, omama sebesipha abantwana ukudla abantwana besesabancane okufanele ukuthi nga bayamunya.

Ukuvakatsha kukaMusa esibhedlela kumenze wathola zonke izimpendulo akade ehlala ezibuza zona. Ubengakwazi ukubana ikhona imibheda ezibhedlela lapho izigulane ezilala khona. Ubecabanga ukuthi isibhedlela yisihogo kodwa ngokuhamba lapho ubone isibhedlela sibalulekile kakhulu ebantwini.

Zinengi indlela zokuzivikela ukuthi ungazithwali. Abanye omama bayanatha amaphilisi njalo abanye bayahlaba ijekiseni. Sokusiya ngawe ukuthi uvunywa yikuphi kwakhona ngoba abanye bathi ijekiseni iyabenza bebeyizidudla kakhulu.

Ugogo uthi ngomnyaka ophelileyo izulu kalinanga ngakho kade kulendlala enengi kakhulu ngakho abezempilakahle babeholisa ukudla esibhedlela. Bonke abalabantwana babehamba esibhedlela besiyahola lokho kudla

Ubaba uhambe ukuyavakatshela unkosikaze wakhe esibhedlela ngoba unkosikaze kade eyebeletha. Ngakho odokotela bafike batshela ubaba ukuthi unkosikaze bazamgcina insuku ezintathu bekhangela ukuthi umntwana uyamunya kuhle

Umphathi isikolo ubebize umhlangano labazali babantwana. Kukhona akade efuna ukuxoxisana labo. Ngemuva komhlangano utshengise ababalisi izitulo abaziphiwe nguhulumende.

Kuthiwa odokotela labo mongikazi kusasenzima ukuthi basebenzise imitshina abayiphiwe nguhulumende ngakho balethemba lokuthi ngokuya kwesikhathi odokotela labo mongikazi bazabe sebekwanisa ukuyi sebenzisa imitshina leyi.

Esibhedlela sekulemitshina emitsha ebuyileyo. Imitshina leyi kuthiwa ufika ubhale ibizo lakho lesibongo kanye leminyaka yakho yokuzalwa. Ngakho ogogo labokhulu bayakhala kakhulu ngemitshina leyi ngoba abakwanisi ukuyisebenzisa.

Ngemuva kokubana ubaba anyele idolo ewiswe yingqola wahamba esibhedlela odokotela bafika bathatha insimbi bamfaka edolo. Insimbi leyi yayimncedisa ukuthi ubaba ahambe ngakho ke ubaba ubuyelile ukuyakhipha leyonsimbi ngoba usesizwa ngcono.

Abadala bathole umbiko ukuthi umntwana esikolo kuthiwa useqamukile ngobaa kade kulomncintiswano okade usenzakala ngakho abadala bagijimele esikolo bayathatha umntwana bahamba laye esibhedlela.

Ugogo ukhala ngokuthi iqolo lakhe libuhlungu useze ehamba ekhotheme ngakho ugogo uhambe esiibhedlela wayabona odokotela. Odokotela batshele ugogo ukuthi abuye nsukuzonke kukhona umtshina ozancedisa ugogo lapho esibhedlela ukuze ehambe eqondile.

Uhulumende uphe izibhedlela imitshina emitsha, ngakho odokotela labomongikazi baxwayise uzulu ukuthi bazakhipha amalanga lapho abazabe besebenza khona abantu.

Namuhlanje ilanga litshone litshisa bhe ngakho sithole umbiko ovela esikolo kuthiwa udadewethu uwile waqhaleka ngakho bamuthwalele esibhedlela kuthiwa odokotela bafike bathi akala manzi emzimbeni njalo kukhanya udadewethu ngumuntu ongathandiyo ukunatha amanzi

Kuviki ephelileyo ugogo kade esesibhedlela esithi amazinyo akhe abuhlungu ngakho odokotela bafika bamnika amaphilisi ugogo ubuyelile njalo ufike wathi odokotele abamukhiphe amazinyo ngoba amaphilisi lawa kawamuncedi ngalutho ulokhe esizwa ubuhlungu.

Kulamalanga umama uvuka ephelekezela ugogo esibhedlela nsukuzonke ekuseni. Odokotela bathi ugogo abuye esibhedlela ezomuyelula iqolo ngakho bazamufaka emutshineni oyiwo ozabe emncedisa.

Ukhulu ufike waxoxa ngekhaya mgemuva kokubuya esibhedlela. Esithi esibhedlela sokuphucukile bona ngesikhathi bekhula imitshina leyi esigcwele yayingekho. Ngoba bafike bamufaka omunye umutshina esifubeni, udokotela wasethatha okunye efaka endlebeni ubefuna ukuzwa ukuthi ukhulu uphefumula njani.

Odokotela bafike batshela umama ukuthi ubaba akalagazi emzimbeni ngakho umama uhambile wayathenga igazi babuya bamfaka ubaba. Ngemuva kwalokho ubaba ubesexoxa ngoba ubesesizwa ngcono.

Usebhuku wesigaba wayesegule isikhathi eside ngoba engafuni ukuya esibhedlela ethi yena ukholelwa emithini yesintu. Ngokumthatha bamusa esibhedlela ogqiha bambona, bafika bambhalela imithi lamaphilisi okunatha.

Odokotela bacele uNdlovu ukuthi ebonatha amaphilisi aqede ayabe ewaphiwe esibhedlela. UNdlovu anganatha insuku ezintathu ezizwe esesizwa ngcono uyayekela amaphilisi ngakho odokotela bathe ewanathe wonke eze ephele yikho umkhuhlane ungeke uvuke.

Bonke abagula igcikwane leHIV babizwe esibhedlela ngoba kukhona utshintsho osolukhona. Batshelwe ukuthi amaphilisi abo asetshintshile akuseseyiwo lawo akade bewanatha ekuqaliseni.

Ngemuva kokuvakatshela esibhedlela, umnewethu uzizwe esesibangcono kakhulu emzimbeni ngoba isifo ekade simphethe esenkankila oDokotela bafike bamunika amaphilisi okuthi anathe.

Besokuzinsuku ezintathu uSifiso efika esikolo elala ngakho umbalisi wakhe ugcine embuza ukuthi uhlutshwa yikuyini. USifiso wathi uyagula. Umbalisi wasetshayela unakaSifiso ucingo ukuthi akabuye ezothatha iSifiso emuse esibhedlela. Ngemuva kokubana athole amaphilisi lomuthi wokunatha uSifiso ubengcono kakhulu.

Ngemuva kokuba umongikazi sebephe umama amaphilisi. Bamuchasisele ukuthi amaphilisi lawa asebenzanjani. Ngakho umama ufike ekhaya esekhohliwe. Uze wancedwa ngumakhelwane wakhe osebenza esibhedlela. Nguye obuye wamutshela ukuthi amaphilisi lawa, uyawafaka phakathi kwamanzi. Ehlale okwesikhatshana, athi esenathisa umntwana.

UmaNdlovu lomaDube esibhedlela baphiwe imithi engafananiyo ngakho umaDube ubetshela umaNdlovu ukuthi minengi imithi esibhedlela ngakho umuthi kamaDube bathi ulombala omnyama lomhlophe okamaNdlovu bathi ulombala omhlophe lobomvu.

Ubaba uphethwe ngukhuhlane wamathambo ngakho udokotela engakamniki amaphilisi uqonqosele kakhulu ukuthi ubaba awanathe nsukuzonke amaphilisi aze aphele yikho ezazizwa esengcono.

Umandlovu utshise umntwana ngamanzi abilayo ngephutha ngakho ke uhambe esibhedlela. Odokotela bafike bamtshela ukuthi u Mandlovu agezise umntwana ngamanzi alesawudo akhudumalayo .Ngemuva kwalokho bamunike lomuthi wokuthi agcobe.

Abezempilakahle bagcizelele kakhulu emhlanganweni betshela izakhamuzi ukuthi bengabagcini abantu abagulayo emakhaya. Abantu abagulayo abahambe ezibhedlela ngoba yikho abazathola khona usizo.

Ukhulu utshaye umzukulu wakhe okuzwisa ubuhlungu ngoba umzukulu ubethunywe ukuthi ayethenga umuthi enikeziwe ibhukwana ekade libhaliwe umuthi. Umzukulu wasehamba edlala ibhukwana leli laselimlahlekela . Ngakho umzukulu wayabuya lento ukhulu akade engayisiyo akade emuthume yona

Ugogo bafike esebhedlela bambamba isifo setshukela, ngakho odokotela banazelele ukuthi ugogo usekhulile basebecela umzukulu ukuthi amsize ugogo ekunatheni amaphilisi akhe.

Umama ulele engalalanga umntwana ekhala ubusuku bonke wavukela esibhedlela bafike omongikazi bakhangela umntwana bathola umntwana egcwele amaqubu umzimba wonke bamnikeze imithi emibili bathi omunye uzabe ewugcoba elala.

Umnewethu kudala ebulawa yisifo senkankila. Ngemuva kokubana avakatshele esibhedlela, udokotela ufike wambhalela imithi njalo wamnika lamaphilisi. Waphinda wamnika njalo omunye owokuba ethela emakhaleni.

Udokotela ubhalele umama imithi emibili eyokukhwehlela wasemtshela ukuthi omunye umuthi ulentengo ephezulu. Ngakho umama wehlulekile ukuthenga lo olentengo ephezulu, wasethenga lo olentengo ephansi ngoba yiyo imali akade elayo.

UDube ubeselensuku ezimbili engahambi, amadolo evuvukile. Wasebona kungcono ukuthi ahambe esibhedlela. UDokotela ufike wamtshela uDube ukuthi engasadli inyama njalo umbhalele amaphilizi ozabe ewanatha.

Umnewethu ulunywe yizinja zako makhelwane ngakho esibhedlela odokotela bafike bambuza ukuthi izinja lezi zingabe zihlatshiwe yini khona bemzambhalela umuthi oqondileyo bemnike lamaphilisi ngakho bathole ukuthi izinja zako makhelwane azihlatshwanga.

Umama wananzelela sokudlule inyanga ezintathu ukuthi uzithwele wahamba esibhedlela wafika watshela omongikazi ukuthi yena ubenatha amaphilisi okuzivikela ukuthi engazithwali. Omongikazi bananzelele ukuthi umama ubengawanathi ngendlela amaphilisi ubenatha eseqisa batshela umama ukuthi amaphilisi lawa anathwa nsukuzonke yikho umama ezithwele.

Besokuzinsuku ezintathu UmaNdlovu elokhe esipha umntwana wakhe umuthi awuphiwa ngu mngane wakhe ngemuva kokubana athathe umntwana ahambe laye esibhedlela ayebona odokotela, odokotela bafike banika umntwana umuthi ngakho umntwana usesizwa ngcono emzimbeni.

Abantu bayakhala esigabeni kuthiwa amaphilisi egcikwane esibhedlela abaselawo ngakho akade behambile esibhedlela abawatholanga amaphilisi batshelwe ukuthi azabuya ngeviki ezayo.

Ubabamkhulu ubuye ethithibele kakhulu ngemuva kokubana ahlangana loBhanda eginqe ehamba ethengisa umumbu .Ethi udinga imali eyokuya thengela umzukulu wakhe amaphilisi owabhalelwe esibhedlela, ngoba umzukulu wakhe ubengezwa kahle. So yikho ebone ukuthengisa umumbu kuyikho okuzamnika imali .

Odokotela bafike bapha ubaba amaphilisi angajayelanga ukuwanatha, ngakho ubaba uncoma kakhulu amaphilisi lawa, uthi izinhlungu zonke ezisemzimbeni wakhe akasazizwa, ngakho usezacela odokotela bamnike lawa amaphilisi.

Abezempilakahle babize umhlangano labazali. Batshele izakhamizi ukurhi abadala asebegugile labantwana abaleminyaka engaphansi bengagula bayabuya esibhedlela akula mali abayikhuphayo njalo bayaphiwa imithi lamaphilisi bengabhadalanga imali.

Ubaba ulele ekhwehlela kakhulu ngemuva kokubana uvuke ekuseni wafutha wasenatha amaphilisi owabhalelwe ngudokotela esibhedlela utshone imini yonke esexoxa ngoba ubesesizwa gcono.

Kuthiwa uNtombi uselamalanga amathathu engayi esikolweni ngoba kuthiwa uyagula ulele phansi uphethwe ngumkhuhlane wesifuba, njalo bathi kuthiwa uyakhwehlela aze ahlanze igazi. Ngakho ke unina umuthwalele esibhedlela namuhlanje bafika bamubhalela umuthi wokukhwehlela .

Umnewethu omncane ulele engalalanga. Ulele ekhala ubusuku bonke, umzimba wakhe ubutshisa bhe. Ngemuva kokubana umama angithume ukuthi ngiyemthengela umuthi. Kube ngcono esewunathile lowomuthi.

Ubaba ngumuntu osegugile kakhulu. Ngakho ubaba unatha amaphilisi amanengi atshiyeneyo. Umnewethu nguye ojayele ukusiza ubaba ngoba ubaba ugcina amanye amaphilisi engasawanathanga.

UMaNcube ulayelwe ngumngane wakhe ukubana akayethengela umuthi. Bafike bamuyalisa uMaNcube ngoba bathe akayiphathanga incwadi emvumela ukuthi angathengela umntwana umuthi.

Kuthiwa esibhedlela amasela angenile atshontsha amaphilisi. Bonke abakade beye esibhedlela namuhla abawatholanga amaphilisi. Kubikwa kuthiwa uDlomo ubonakale ebhoda ethengisa amaphilisi. Ngakho abantu bayazibuza ukuthi uDlomo uwathethe ngaphi amaphilisi.

umama ukhala ngokuthi akaboni tshintsho emntwaneni ngemuva kokubana odokotela bambalele umuthi ngakho ubuyelile esibhedlela uthi bamnike omunye umuthi lowu ulebhokisi elimnyama lelibuhlaza kuqala babemlike elimhlophe kuphela.

Namhlanje esibhedlela omongikazi bagcizelele kakhulu kulabo abesehlelweni lamaphilisi ukuthi kuqakathekile ukubana belandela imlayezo abayabe beyiphiwe.

Umuthi kamama usuphelile owokukhwehlela. Ngakho izibhedlela zemakhaya zikhatshana. Umama uthume umntwana ukuthi ayemthengela umuthi. Ngakho umtshele ukuthi igabha lomuthi limhlophe njalo libhalwe ngamabala amnyama.

Umama unanzelele ukuthi umntwana selensuku ezintathu engaphumeli ngakho uhambe kubo dokotela odokotela bafike babhalela umama umuthi ukuthi akayethenga ngemva kokuthi umama ethenge umuthi amnathise umntwana uhle walala ephumelile

Ngemuva kokubana ubabamkhulu ubesehlezi amalanga amathathu enganathi amaphilisi .Bamthwalele esibhedlela ngoba inyawo zakhe besezivuvukile , odokotela bafike bamtshela ukuthi amaphilisi lawa uwanatha nsukuzonke njalo akumelanga awashote.

Kuthiwa uBhanda ubesenuka, ubephethwe yisifo sesiki ngakho ubengafuni ukuya esibhedlela umfazi wakhe uvuke emuthwalela esibhedlela namuhla, odokotela kuthiwa bafike bamuhlaba ijekiseni baphinda bamunika lamaphilisi okuyanatha ngekhaya.

Odokotela bafike babhalela UNdlovu umuthu ukuthi eyethenga, ubesefuna lokuthenga umuthi angawubhalelwanga ngakho banqabile, bathi bafuna incwadi evela ku dokotela ukuthi bemthengisele lowu muthi.

Abezempilakahle baxwayise uzulu wonke jikelele ukuba uma ungazizwa kahle ungahlali ekhaya gijimela esibhedlela ngoba yikhona lapho ozothola khona usizo, kuyabe kusiya ngokuthi uphethwe yini bengakunikeza okokugcoba kumbe okokunatha okuzakwenza uzizwe ususiba ngcono.

Ukhulu uthume umzukulu wakhe ukuthi ayemthengela amaphilisi. Ngakho umzukulu uhambe edlala walahla okuliphetshana akade ekubhaleliwe. Umzukulu ufike esekhuluma into engasiyo. Bamthengisela amaphilisi angayisiwo ukhulu akade emthume wona.

Ugogo uvuke ekhala ngokuthi ulesiyezi ngakho ubaba uthethe ugogo wahamba laye esibhedlela. Odokotela bafike bananzelela ukuthi ugogo akalagazi emzimbeni ngakho odokotela bamphile ugogo amaphilisi wokuthi afike anathe insuku ezine ngemuva kwalokhu aphenduke njalo esibhedlela.

Ngemuva kokubana odokotela bebhalele uDube umuthi, uDube uhambe esiyathenga umuthi , wathola kulemithi eminengi ekade ikhona, uDube wasebuza ukuthi imithi leyi isebenza njani, bamutshela ngokuthi imithi leyi isebenza ngokuhlukeneyo, ngakhoke uDube bamuthengisele lowo okade ewubhalelwe ngudokotela.

Umbalisi utshayele umama kaSibongile ucingo, ebuza ngokuthi yindaba uSibongile engabuyanga esikolo. Umama kaSibongile wathi uSibongile uyagula uhambe laye esibhedlela odokotela bafika bambhalela imithi njalo bamnika lamaphilisi.

Esibhedlela bonke omama baphiwe amaphilisi okuzivikela ukuthi bengazithwali ngakho odokotela baqonqosele kakhulu ukuthi amaphilisi lawa bawanatha nsukuzonke akumelanga beyeqise amalanga ngoba bangayeqisa amalanga bazazithwala

Odokotela bafike batshela uDube ukuthi umuthi kabalawo esebhedlela uphelile ngakho basebembalela umuthi okuzamele ayewuthenga, ngakho uDube ubekhala ngoba ubesithi imali yokuthenga lowo umuthi akalayo.

Umuthi ubaba ababembhalele wona ufike wangamsebenzeli ekhaya waqhubeka elokhe ekhala ngezinhlungu. Ngakho izolo ubuyelile futhi njalo esibhedlela. UDokotela ufike wamtshintshela umuthi.

Umama ugijimisele umntwana esibhedlela ngoba umnathise umuthi ongayisiyo. Unanzelele umntwana esenathile ukuthi unathe umuthi kababa. Lokho kudalwe yikuthi amagabha emithi kade efanana.

UNdlovu wanatha amaphilisi insuku ezintathu uthe esizwa umzimba ususiba ngcono wayekela ngakho bathi umkhuhlane usuvukile bamthwalelile njalo esibhedlela. Udokotela ufike wamqonqosela ukuthi Ndlovu kumele anathe amaphilisi aze ewaqede.

Namhlanje uVusa ubeselele esikolo ethi uyagula ngakho umbalisi ugqugquzele kakhulu etshela abafundi ukuthi nxa ugula ungabuyi esikolo qonda esibhedlela, ngakho umbalisi utshayele abazali bakaVusa bamthatha bamusa esibhedlela bafika bamnika amaphilisi uVusa.

Umama ubegula ngakho wasesiyacela amaphilisi komakhelwane. Umakhelwane ufike wamunika amaphilisi esisu, yena umama ubephethwe likhanda. Ngakho umama uvukele esibhedlela esesiyabona udokotela. oOdokotela bafike bamutshela ukuthi amaphilisi la alapha izinto ezitshiyeneyo.

UBhanda uyagula akezwa kahle ngakho umfazi wakhe uzama ukumubonisa ukuthi uBhanda akahambe esibhedlela ayekele ukunatha imithi yesintu, ngakho ke uBhanda ugcine esevumile waya esibhedlela bafika odokotela bambhalela amaphilisi lomuthi wokunatha. UBhanda wabangcono ngemuva kwalokho.

UNcube uselamaviki amabili elele phansi uyagula ngakho akafuni kuya esibhedlela umfazi wakhe ucele abangane bakhe ukuthi bebuye bakhulume laye ngemuva kwalokho uNcube uvumile ukuya esibhedlela ngakho Bafike odokotela bamnika amaphilisi ngakho uNcube usesizwa ngcono.

Kulohlelo olukhona esibhedlela. Uhlelo lolu lupha bonke omama abalabantwana abancane amaphilisi. Ngakho umaNdlovu uvukele esibhendlela. Abawatholanga amaphilisi ngoba umaNdlovu yena akamunyisi bathe bafuna abalabantwana abancane kuphela.

Asilalanga kuvuka kunamuhla, umnewethu ulele ehlaba umkhosi. Ubethi unyawo lwakhe lubuhlungu. Ngakho umama wambuza ukuthi uyenzenjani, wathi ulimele ngesikhathi edlala. Sicine sesisiyacela amaphilisi komakhelwane. Yikho ukuthi umnewethu aze abengcono.

Abezempilakahle baxwayise uzulu kakhulu ukuthi abangagcini abantu abagulayo ezindlini, abantu abagulayo abathwalelwe ezibhedlela ngoku phangisa ngoba kukhona lapho abazathola khona usizo.

Umama uhlala elama philisi obuhlungu ngekhaya uthi uyenzela ukuthi singagula uyasinika amaphilisi lawa ngakho umakhelwane ubuye wazocela amaphilisi ngoba esithi umntwana wakhe utshaywa likhanda

Umbalisi utshayela unaSandra ucingo ngoba uSandra ubeselensuku ezintathu engabuyi esikolo. UnaSandra utshele umbalisi ukuthi umntanakhe uyagula kodwa umhambisile esibhedlela odokotela bamuphe umuthi wokunatha uzabuya kusasa esikolo.

Ubaba ngumuntu osebenzela edolobheni, ngakho ubaba engahola, uyathengela umnawami amafutha okugcoba, ngoba amafutha lawa, kawatholakali ngapha emakhaya, njalo nxa uyabe uzawathola, ayabe elentengo ephezulu.

Ugogo uthi bona kudala besakhula babephiwa amaphilisi bengabhadalanga. Ngakho khathesi esibhedlela sebebhadalisa amaphilisi. Kulemali ofika uyikhiphe ngemuva kwalokho sebekunika amaphilisi.

Umama ngumuntu ongathandi ukunatha amaphilisi. Odokotela bajayele ukumunika amaphilisi kodwa namhlanje ubuye ekhala esithi odokotela bamunike amaphilisi amaqatha kakhulu ngakho uwaginya nzima.

Umnewethu bafike bamnika amabhodlela amabili awamaphilizi esibhedlela. Ngakho amabhodlela lawa awafanani, eyinye imbodlela ilombala obomvu lomnyama eyinye ilombala omhlophe lomnyama. Ngakho bathe leyi elombala obomvu lomnyama enathe nsukuzonke amaphilizi angikhona engayeqisi.

Umusa uthi izolo kade eye esibhedlela egula odokotela bafike bamnika imihlobo yamaphilizi atshiyeneyo uthi kukhona amaphilizi aluhlaza awafaka emlonyeni enganathi amanzi amaphilizi lawa ayancibilika wodwa emlonyeni

Umama ngumuntu ogulayo olesifo senhliziyo ngakho namuhla odokotela bafike bamutshele bathi amaphilisi awanathayo abalawo njalo awasatholakala asetholakala ezibhedlela ezinkulu.

Ubaba ubesekhwehlele isikhathi eside. Ngakho umama umthwalele esibhedlela. Odokotela bafike bathola ukuthi ubaba ulomkhuhlani we TB. Ngakho batshele umama ukuthi kuzamele ubaba ehlale egumbini lakhe yedwa, njalo nxa ungena lapho kuzamele uzivikele ukuthi ungabambi umkhuhlane lowu.

Ugogo ubeselensuku ezintathu enganathi amaphilisi ngakho ubeseqala ukugula. Udokotela ufike wamutshela ugogo ukuthi kumele anathe amaphilisi nsukuzonke ngoba engayekela ukugula kuyaqala.

Minengi imithi yokukhwehlela ethengiswayo ngako uDube ufike wathenga umuthi olebhokisi elimhlophe umaNdlovu laye izolo kade eyethenga umuthi yena bafike bamuthengisela olebhokisi eliluhlaza lokumhlophe kodwa imithi leyi isebenza okufananayo.

Ubabakazi uhlutshwa ngumkhuhlane wamathambo ngakho wahamba esibhedlela odokotela bamnika amaphilisi, nsuku zonke nxa elala uyawanatha amaphilizi lawa, uthi odokotela bathi ewanathe ezephele.

Esibhedlela sokulomthetho omutsha, odokotela bengakaqali ukulapha abantu baqala befundise. Ngakho namuhlanje batshele abantu ukuthi ungaphiwa amaphilisi esibhedlela, anathe nsuku zonke eze ephele yikho ukuthi esebenze emzimbeni.

UDube uselesikhathi ekhwehlela, usekhwehlela kuze kuphume igazi ngakho uvakatshele esibhedlela. Odokotela bafike bambhalela amaphilisi bamnika lomuthi wokunatha, basebemtshela ukuthi anathe umuthi lowo uze uphele.

Odokotela bajayele ukubhalelwa uDube umuthi olebhokisini elimhlophe. Ngakho uDube namuhla bafike bamupha ibhokisi elilomuthi omhlophe lobomvu. uDube ubesebuza ukuthi umuthi lowu uyafanana yini lomuthi ade bemupha wona ekuqaleni.

UNdlovu uselensuku ezinthathu egula ebulalwa likhanda ngakho uhambe esizathenga amaphilisi bafike bamyalisa ukuthenga amaphilisi ngoba babuze UNdlovu bathi incwadi kadokotela ingaphi kwatholakala ukuthi UNdlovu ubengelayo incwadi.

UNcube ukhala ngokuthi umzimba wakhe ubuhlungu wonke ngakho odokotela bafike esibhedlela bamuthatha igazi basebemunika amaphilisi obuhlungu bamutshela ukuthi abuye ngemuva kwensuku ezintathu ezothatha impumela yegazi lakhe.

Besokuzi nsuku ezintathu umnewethu engadli .Ebekhala ngokuthi nxa eginya umphimbo wakhe ubuhlungu .Ngakho uhambe esibhedlela ,odokotela bafike bamnika umuthi wokunatha kanye lamaphilisi .Ngakho usesizwa ngcono .

Asilalanga ebusuku, umnewethu ulele ekhala ethi ikhanda lakhe libuhlungu ngakho umama uvuke emnika imali ekuseni ukuthi akayethenga amaphilisi. Ngemuva kokubana umnewethu enathe amaphilisi, uthe ikhanda lakhe selingcono.

Umama usuke esiyahlabisa umntwana ijekiseni ngakho umongikazi ufike wanika umama amaphilisi bathi amaphilisi lawa azafilela umama ukuthi angazithwali njoba umntwana usamncane .

Omama bayaphikisana bevela kukha amanzi omunye uthi imithi yesintu iyelapha ukudlula amaphilisi ngakho uMaNdlovu uthe yena amaphilizi amsebenzela kakhulu ngesikhathi egula wayesezwile ngokunatha imithi yesintu kodwa kwakungantshintshi.

Namuhlanje esibhedlela kade kugcwele omama abalabantwana abancane. Kade bezohlaba bevikela umkhuhlane okuthiwa yindingindi ngakho odokotela labomongikazi kade begcwele kubomama abalabantwana. Bonke akade begula babuyele ngekhaya bengasizwanga.

Namuhla kade sivakatshele umnewethu osele minyaka emithathu esesibhedlela ngakho odokotela bafike basitshela ukuthi umnewethu usengcono kakhulu ngakho bakhangelele ukumkhipha kuviki elizayo.

Ngemuva kokubana udadewethu abelethe, uthi omongikazi bamtshengisa umntwana. Ngemuva kwalokho omongikazi basebethatha umntwana behamba laye emitshineni. Ngakhoke wasala eyethukile ngoba wayengazi.

Uzulu uxwayiswe kakhulu ngokubana abantwana bonke kumele behlale behlanzekile njalo behlale endaweni ehlanzekileyo. Ngakho ke kukhona uhlelo olufikileyo oluzabe luncedisa abazali abaswelayo, bebapha amasepa okuwatsha lokunenginengi.

Esibhedlela bandise ukugcina omama ababelethileyo insuku ezimbili. Ngakho umama uthethe insuku ezine esibhedlela ngoba odokotela bathe amabele kamama kade engaphumi uchago.

Umama uselensuku ezintathu ebelethile ngakho omama bathe abamkhuphi ngoba amabele akhe akaphumi uchago ngapho odokotela abathe bazamngcina okwensuku ezimbalwa bekhangela ukuthi amabele asephuma yimi uchago

Namhlanje bekubhoda imota isigaba sonke ibe ihamba imemezela inxusa izakhamizi zonke ezilabantwana abagogekileyo ukubana bebuye emhlanganweni ozabe ukhona bekwanise ukuthi bencedise labo bantwana.

Abezempilakahle bananzelele ukuthi abadala bayahlukumeza abantwana ngekhaya ngakho bahambe esikolo namuhla besiya khuluma labafundi bebatshela ukuthi nxa kukhona otshaywayo ngekhaya kumbe kukhona umntwana abamaziyo ongafundiyo betsho.

Umbalisi wethu namhlanje ubesifundisa ngokuthi ungazizwa umzimba ungaphlile kuhle uphethwe ngumkhuhlane woku khwehlela ngakho kukhona okumele ukuyenze ungahlangani labanye abantu ungazivikelanga njengo kuvala amakhala lomlomo..

Namuhla nje esikolo bekukhona izivakatshi ekade zibuye ukuzofundisa ngemithetho yemigwaqo. Bafundise kabanzi ukubana ungaphambi ukungena emgwaqweni ungazange wathalaza ngoba ungazithola susengozini.

Kubalulekile ukuthi ezikolo ababalisi befundise abafundi babo imisebenzi yezandla, lokhu kuzoba lusizo kakhulu nxa kuyikubana umfundi akasayenelisanga ukuphuma lemiklomela emihle kuzomusiza ngoba kukhona ongakwenza empilweni okwezandla oyabe ekukwanisa.

Kuthiwa kukhona umama obelethe insuku zakhe zingakakwani ngakho odokotela batshele umama lowu ukuthi bazamugcina isikhathi eside esibhedlela odokotela bevuka bekhangela umntwana.

Izolo kade kubhoda imota yesibhedlela. Ibihamba imemezela inxusa bonke abalabantwana abagogekileyo abahlezi ngekhaya ukuthi bebuye esibhedlela. UHulumende kukhona ozabapha khona ukuze bancediseke.

UmaNdlovu ubexoxela umngane wakhe ethi namuhlanje esibhedlela uthole odokotela ababili omunye wakhona kade egqoke ijazi elimhlophe nke ngakho nguye ohlabe umntwana kukhanya isandla sakhe sihle ngoba umntwana akakhali.

UMandlovu odokothela bafika bamutshela ukuthi ulegcikwane le HIV.Ngakho uMandlovu ubesekhala ethi uzakufa etshiye abantwana bakhe , odokothela bamutshele ukuthi ngeke aze afe. Njalo alandele imithetho ozayitshelwa.

UmaMkandla utholakale elesifo segcikwane ngakho kunzima ukuthi akuyamukele lokhu. Bagcine bembizela uninazala. Uninazala ubuye ethwele awakhe amaphilisi laye awesifo segcikwane wafika wamtshela ukuthi yena useleminyaka emithathu ewanatha.

Umama lobaba basebengaselalo ithemba ngemuva kokubana umnewethu eqamuke kumncintiswano owawukhona esikolo. Ngakho odokotela babatshela ukuthi bazafaka eyinye insimbi ezabe imncedisa ukuthi ehambe njalo umnewethu uzabuyela esimeni sakhe.

Abantu babuye bekhala ababengi bethi namuhlanje esibhedlela usizo abalutholanga ngoba kuthiwa kukhona isibhedlela esivuliweyo kweyinye indawo. Ngakho omongikazi abanengi kade beceliwe khonangale. Okutsho ukuthi esibhedlela kade kulabomongikazi abalutshwana ngakho abesayenelanga ukusiza wonke umuntu.

Umama bafike esibhedlela bambamba ukuthi ulesifo senhliziyo ngakho omongikazi bamuxwayise ukuthi nxa epheka engafaki amafutha amanengi esitshebeni njalo angadli ukudla okulesawudo elinengi kakhulu.

Abantu bajabule kakhulu ngodokotela omutsha obuye esibhedlela kuthiwa udokotela lowu uzabe ehlola abantu izikhumba, ngakho udokotela lowu uzabe esiba sesibhedlela okwamalanga amathathu.

UVusumuzi ubeselenyanga ezithathu elalisiwe esibhedlela ngoba wahamba esibhedlela eqamukile. Ngakho unina ubuye ejabulile ethi usengcono usekwanisa ukuzama ukuhamba, kodwa uhamba ebambelele.

Ubaba ubesefona engaqedi esedinga unkosikazi ngoba izikhathi zokutshayisa kade sezidlulile. Ngemva kokubana unkosikazi kavele utshele ubaba ukubana umphathisikolo ubebabize emhlanganweni ebatshela ngokutsha osokuzayenzeka esikolo.

Umama uhlala egula ebulawa ngamathumba ngakho kathesi uphunye lithumba ngapha ngemuva emhlane. Uthi udokotela ufike waqala wamuhlaba ijekiseni yokuthi engezwa ubuhlungu wathi esemkhama ithumba.

Umnwethu uwile emsebenzini bahle bamgijimjsela esibhedlela ngakho odokotela bananzelele ukuthi umnewethu akalagazi. Bahambile bayalithenga igazi odokotela bamfaka.

Udadewethu ubelethile izolo ebusuku umntwana oyinkazana. Ngakho odokotela bananzelele ukuthi umntwana akaphefumuli kuhle. Kuthiwa bathethe umtwana bamufaka emitshineni, bathi udadewethu uzahlala insuku ezimbili, bekhangela ukuthi umntwana uyenza njani.

Esibhedlela omongikazi labodokotela bayagqoka izigqoko ezitshiyeneyo. Bakhona omongikazi abagqoka izigqoko ezimhlophe, njalo bakhona abanye abagqoka izigqoko eziluhlaza, kodwa bayabe besenza umsebenzi ofananayo.

Umama ubephume inkalakatha yethumba esandleni, ngakho uhambe esibhedlela. Uthe efika odokotela labomongikazi babizene bazomgcwalela umama ngoba kade besithi abakaze bebone ithumba elikhulu kangaka.

Kuthiwa kukhona indawo esivuliwe eceleni kwesibhedlela ,indawo leyi ethengiswa imithi yonke yesibhedlela. Ngakho odokotela bengafika bakubhalele umuthi, nxa bengelawo omongikazi bayakulayela ukuthi uyethenga kuleyo ndawo.

Ngemuva kokubana umama esekhululwe ngodokotela esebelethile, kunanzelelwe ukuthi umntwana akamunyi ngendlela. Ngakho odokotela bathe umama bazamgcina insuku ezintathu, bekhangela ukuthi umntwana uyamunya yini.

Zinengi indawo ezithengisa amaphilisi edolobheni, ngakho umaNdlovu ulayele umaTshuma ukuthi ayethenga kweyinye indawo ngoba ilentengo ephansi, ngakho umutshele ukuthi uzabona ngomnyango, umnyango wakhona uluhlaza njalo ubhalwe ngamabala amhlophe.

Umandlovu ubuye ebambe owangaphansi evela esibhedlela, kuthiwa izigebenga zingenile ebusuku zatshontsha imithi konke lamaphilisi esibhedlela ,ngakho wonke umuntu okade esesibhedlela namuhla kawatholanga amaphilisi.

Umntwana ulala ekhala ubusuku bonke. Ngakho odokotela bananzelele ukuthu umama uyamunyisa, umntwana kodwa akasuthi, ngakho odokotela batshele umama ukuthi angahamba ayothenga uchago njalo bambhalele uchago okumele aluthenge

Abazempilakahle baxwayise uzulu ukuthi esibhedlela yikho ozathola khona amaphilisi aqondileyo njalo lawo maphilisi uzabe uwabhalelwe ngudokotela ngoba Kuthiwa kukhona isakhamuzi esesithengisa amaphilisi ngentengo ephansi.

kubikwa ukuthi amaphilisi ase shota ezibhedlela ngakho abantu abanengi abahamba begula abasaphiwa amaphilisi sebebabhalela kuthiwe abahambe beyethenga abantu bayakhala bathi abalayo imali yokuthenga amaphilisi

Umncintiswano okade ukhona esikolo awusaphelanga kuhle ngemuva kokubana uThabo ukhubekile egijima wawa idolo lakhe lahle lavuvuka. Ukhale kakhulu uThabo ngakho ke ababalisi bamphile uThabo amaphilizi obuhlungu. Ngemuva kokubana u Thabo anathe amaphilizi uzizwe esesizwa ngcono.

Udadewethu uthole umsebenzi esibhedlela, uzabe ethengisa amaphilisi kanye lemithi enathwayo. Ngakho ubuye ekhala ngokudinwa ethi utshone emile ,ngoba kulendlela obeka ngayo izinto lezi .Awuphongukubeka nje ,amaphilisi ahlala wodwa njalo lemithi layo ihlala yodwa.

UNdlovu ubejayele ukuthuma abazukulu beyemthengela umuthi ngakho namhlanje UNdlovu uhambile esiyazithengela umuthi .Ufike wamangala kakhulu ngoba ubone imithi eminengi etshiyeneyo ,eminye iyabe isemagabheni amnyama ,eminye isemagabheni amhlophe ,njalo eminye isemagabheni alembala eluhlaza.

Namuhlanje kuthiwa amaphilisi enu engekho esibhedlela. Ngakho odokotela babhalele umama incwadi ukuthi angayathenga amaphilisi. Umama ufike wathenga amaphilisi angakwaniyo, ngoba imali yakhe ibe ingeneli amaphilisi owabhalelweyo.

Kudala okhokho bethu babengayi esibhedlela nxa babegula. Babehamba beyedinga izihlahla beziyelaphe ngakho ke khathesi akusafani lakudala, uma umuntu egula uyaxwayiswa ukubana akahambe esibhedlela ayebona umongikazi yibo abazomsiza.

Ubaba uzizwe esengcono kakhulu ngemuva kokubana umama umthethe wahamba laye esibhedlela wayabona omongikazi labo gqiha ngemuva kokumbhalela amaphilisi ubaba ubuye wawanatha wazizwa umzimba usibangcono lamhlanje uyakwanisa ukuxoxa.

Ugogo ugulelwa ngu mzukulu wakhe wasecela umntwana wako makhelwane ukubana aye ayemthengela umuthi wokukhwehlela, umntwana ufike eselibele wabuya esethwele umuthi owelapha ikhanda.

Emadolobheni zinengi izindawo lapho okuthengiswa khona amaphilisi kanye lemithi yokunatha, ngakho izakhamuzi ziyathanda ukuyathenga koDube, ngoba bathi intengo kaDube iphansi ayifani leyabanye.

Kuthiwa uhulumende uthengele izibhedlela izimota zokusebenzisa ngakho imota leyi izolo ibe ibhoda esigabeni ngemuva kwayo imota leyi kulenombolo ezibhaliweyo batshele izakhamizi ukuthi zibhale phansi inombolo lezo.

Abantu bayakhala bathi uDube usedulisa amaphilisi, ngakho intengo yakhe isiphezulu kakhulu. Abantu bathe sebezahamba beyethenga amaphilisi kwenye indawo, elentengo ephansi.

Namuhlanje sihambe saya vakatshela ubaba emsebenzini wakhe, ubaba ngumtshayeli wemota zesibhedlela ngakho sithe singena esangweni sahlangana lemota ekade iphuma. Ubaba kuthiwe uphume ngaleyo mota.

Impilo yemadolobheni inzima kakhulu. Uyathola abantu bethengisa into efananayo. Kuthiwa Dube laye usethengisa amaphilisi. Ngakho, ulebhakane elibhalwe ngamabala aluhlaza, ibhakane langkhona limhlophe. Kodwa intengo kaDube kukhanya iphansi.

Umandlovu bexoxela umagumbo ukuthi edolobheni kulendawo entsha esithengisa amaphilisi ,ilebhakane elikhulu elibhalwe ngamabala amnyama lamhlophe njalo lentengo yakhona iphansi.

Umnewethu uhlutshwa ngamehlo uhlala ewanwaya seze ebomvu ngakho sihambe esibhedlela odokotela bafike bambhalela umuthi wokuyathenga umuthi wakhona ungamanzi uyawathela emehlweni nsukuzonke elala.

UMandlovu lapho ajayele ukuthenga khona amaphilisi uthole amaphilisi awafunayo bengelawo ngakho basebemulayela kweyinye indawo yikho ogcine esesiyathenga khona amaphilisi laloba intengo Kade ingafanani

UNdlovu uthi umtanakhe bafike bambhalela amaphilisi esibhedlela, ngoba kade bengelawo, ngakho uNdlovu uyakhala uthi akalayo imali yokuyathengela umntwana amaphilisi, ngakho ugcine eboleke komakhelwane.

Ugogo uthume umzukulu ukuthi ayemuthengela amaphilisi ngakho ugogo ulibele ukubhalela umzukulu amaphilisi awafunayo ngakho umzukulu ubuye ethwele amaphilisi angayisiwo ugogo akade ewafuna.

UMadube ukhala ngokuthi akalayo imali yokuthenga amaphilisi, uMandlovu umtshele ukuthi ikhona indawo ethengisa amaphilisi ngentengo ephansi ngakho umlayele ngokuthi uzabona ngebhakane elimhlophe elibhalwe ngokuluhlaza.

Umama uthi amaphilisi obuhlungu ojayele ukuwathenga akawatholanga namuhla, ngakho bamulayele ukuthi athenge amanye kodwa lawo ngawobuhlungu. Uthi yena ujayele ukuthenga alombala omhlophe lomnyama, ngakho namuhla bamthengisele alombala omhlophe wodwa amaphilisi.

Ngemuva kokubana odokotela babhalele umntwana umuthi. Omongikazi bafike bathi umuthi usuphelile. Ngakho umama nxa ekwanisa engabuya kusasa uzabe usukhona . Ngakho umama uthe uzavukela kusasa ngoba imali yokuthenga umuthi akalayo..

UNdlovu ujayele ukuthi engagula esibhedlela bayafika bamnike amaphilisi, ngakho namuhla kuthiwa amaphilisi abengekho esibhedlela, uNdlovu uhambe wayathenga amaphilisi. Ufike wamangala ebona imihlobohlobo yamaphilisi atshiyeneyo. Amanye alamagabha amhlophe labomvu, njalo amanye alamagabha amhlophe abhalwe ngokuluhlaza.

Abezempilakahle bahamba bebhoda ngezigaba. Ngakho namuhla kade beseMatshetshe. Bafike bacela izakhamizi ukuthi zibonatha amanzi abikisiweyo. Njalo baphinde bapha izakhamizi amaphilisi okuthi nxa ungenelisi ukubilisa uzawafaka phakathi kwamanzi.

Umphathisikolo ubize umhlangano labazali ngemuva komhlangano umphathisikolo wasecela abazali abakhululekileyo ukuthi becente esikolo ngoba ukhale ngokuthi abafundi kumele befundele endaweni ehlanzekileyo.

Esibhedlela kuyahlatshwa kuvikelwa umkhuhlane okuthiwa uyeza njalo umkhuhlane wakhona kuthiwa ulamandla kakhulu. Ngakho umama uvukele khona waya hlaba, ubuye etshela ubaba ukuthi laye akahambe eyehlaba ngakho ubaba uqale esala kodwa ugcine esevumile.

Kuthiwa kusasa esibhedlela kuzabe kuphiwa omama bonke amaphilizi ngoba abeze mpilakahle bananzelele ukuthi inani labo mama abazithweleyo esibhedlela liyaqhubeka lisiya phambili.

Umkhuhlane wempunza ube usuhluphile esigabeni, ngakho lokho kwenze izakhamizi zaphuma zathatha ijumo zaya esibhedlela zayacela abezenhlalakahle ukuthi bebuye bezosiza isigaba. Ngokwenza kanjalo zithabe kakhulu izakhamizi ngoba balethemba ukubana lowo mkhuhlane usazobangcono.

Namhlanje kade kulilanga lokuhlanyelwa kwezihlahla esikolo, abazali akade benelisile ukuya khona bathokoze kakhulu ngoba kunengi abakufundileyo ngokuhlanyelwa kwezihlahla. Bekukhona akade besiza abazali bebabonisa ukuthi zihlanyelwa kanjani aziphombu kuhlanyelwa laloba yisiphi isikhathi.

Induna icele umsekeli wayo usebhuku ukubana atshele uzulu ukuthi kusasa abeze mpilakahle bazabe bekhona bazabe besiza abantu abagulayo mahala akula mali abazayikhipha abantu.

Abezempilakahle namuhla kadebebhoda esigabeni, bebehamba bebuza imibuzo etshiyeneyo. Ngakho ubuthi ungaphendula ngokuqondileyo imibuzo abakubuze yona bebekupha amaphilisi noma ingubo zokugqoka kumbe isepa yokugeza.

Abezempilakahle kade bebize umhlangano esibhedlela bacele uzulu wonke ukubana abuye, ngakho emhlanganweni bacele bonke abangasebenziyo abazihlaleleyo emakhaya ukubana bazabapha umsebenzi behambe bebhoda besipha bonke omama abamunyisayo amaphilisi.

Esigabeni kubuye abantu behlanganiso ezered cross ngakho kade bebuza izakhamizi imibuzo etshiyeneyo ngempilakahle ubuthi ungaphendula kahle kade bekunika isikipa esimhlophe esibhalwe ngokubomvu ngemuva

Lamuhlanje esibhedlela bekugcwele phamu kungabizwa ozwayo ngoba abezempilakahle bebesipha izakhamizi mahala imithi. Ngakho wonke umuntu usuke ejabulile ikakhulu omama baphiwe amaphilisi okuzivikela ukuthi bengazithwali.

Esibhedlela bekulenhlanganiso yeNational AIDS council ngakho ibifundisa izakhamuzi ukuthi bazivikela kanjani ukuba bengatholi igcikwane leli. Ngakho batshele abadala ukuthi bengayi emacansini bengazivikelanga.

Abazempilakahle kumpelaviki bamemezela ukubana bonke abalabantwana abaleminyaka eyisithupha kusiya phansi kuzomele bebuye esibhedlela kukhona inhlanganiso ethize ezaba ibanikeza khona mahara labo bantwana ngalokho omama bavuke beqonda khona esibhedlela.

Umnewethu akayandisanga ukusebenza ngoMgqibelo ngakho namuhla uvukele emsebenzini ngoba uthi kuthiwe bebuye zikhona izethekeli ezibuyayo esibhedlela ngakho wonke umuntu kumele abekhona emhlanganweni ozabanjwa

Abezempilakahle namuhla kade behamba benxusa omama bonke abalabantwana abancane abaleminyaka eyisithupha kusiya phansi ukuthi bebuye esibhedlela bezohlaba ijekiseni evikela umkhuhlane okuthiwa uhlasela abantwana abancane.

UMaDube ubesephelelwe yimali ngokugula komntanakhe elokhe emusa kubosiyazi. Ngemuva kokubana uninazala ezwe lolodaba, uthethe umntwana wahamba laye esibhedlela yikho lapho umntwana ofike wathola khona usizo.

Umfazi kamnewethu kade eyehlolwa esibhedlela lamuhla. Ngakho ubuye lendaba ezizwisa ubuhlungu ezingekho mnandi. Uthi odokotela bafike bamtshela bathi umntwana kahlalanga kahle esiswini ngakho aphenduke ngemva kwensuku ezintathu.

Ikhona inhlanganiso esigabeni entsha encani, ehamba ibhoda ifundisa abasakhulayo ngendlela okumele bezigcine ngayo. Njalo leyo nhlanganiso ithi iyabamukela bonke abasakhulayo. Bazafundiswa ukuthi bazabe behamba befundisani abanye.

Esibhedlela kulehlanganiso eholisa omama ukudla ngakho bonke omama abalabantwana abancane bayanxuswa ukuthi behamba esibhedlela beyethathela abantwababo lokhu kudla ngoba akubhadalwiswa ngokukahulumende.

Abezempilakahle namhlanje batshone bebhoda esigabeni behamba becela uzulu ukubana kusasa abuye esibhedlela kukhona inhlanganiso efikileyo ezabe ithatha abantu igazi mahala ngakho ekubhodeni kwabo kade bephelekezelwa ngabo mthetho.

Umnewethu useleminyaka emithathu ethethe umfazi ngakho laba ababili abenelisi ukuthola abantwana ngakho bagcine bevakatshela esibhedlela ukuyabona udokotela yikho abafike bathola khona usizo

Ugogo uthi kudala bona besakhula umuntu wayethi nxa ezithwele wayebelethela ekhaya, wayengayi esibhedlela. Esibhedlela wayehamba esebelethile.

Abezempilakahle bacina sebesiyamdinga umaMdlongwa, ngoba uMamdlongwa wayengahambisi umntwana esibhedlela ngokubana abezempilakahle bemuvakatshele bambuza ukuthi engabe ehlutshwa yikuyini wabatshela ukuthi isibhedlela sikhatshana njalo yena kaphilanga. Abezempilakahle bamutshelile ukuthi umntwana inyanga zonke kumele ebuye esibhedlela.

UmaNdlovu ubesele sikhathi ehlala ekhala ngokuthi isisu sakhe sibuhlungu ngemuva kokubana avakatshele esibhedlela bafike omongikazi bamtshela ukubana uzithwele ubuye ejabulile ngoba ngumntwana wakhe owakuqala ozamthola.

Izibhedlela zinanzelele ukuthi omama abasagcini kuhle abantwana ngakho ke babize umhlangano ukubana wonke umama olomntwana omncane abuye esibhedlela kukhona abazakutshengiswa.

Abezempilakahle namuhla kade behamba bebhoda esigabeni. Kade becela uzulu ukuthi abuye labantwana bonke abaleminyaka eyisikhombisa kusiya phansi. Kukhona okuzayo okumele bebavikele kikho ngakho bazabe bebathontisela abantwana kusasa.

Udadewethu ubehambise umntwana wakhe esibhedlela umntwana ubephume ithumba ngaphansi kwekhwapha ngakho odokotela bafike bamkhama ithumba leli basebemunika maphilisi okuthi umntwana engezwa ubuhlungu.

Ngithe ngivela esikolo ngathola ugogo ebuyile ukuzosivakatshela. Umama wabaletha amawele. Ngakho ugogo kade engakaze awabone. Ufike wajabula kakhulu ngabo ubathole sebekhulile abantwana laba.

Namhlanje esibhedlela kade kugcwele abantu abanengi kade belanda ukuyafundiswa ngokuthi bazivikela njani ukuthi bengatholi umkhuhlane ngokuya emacansini ngakho odokotela bajabulile ngokubuya kwabantu.

Namuhlanje esikolo kade kuvakatshe abezempilakahle. Kade belande ukuzofundisa abafundi. Ngakho kade bethi bengabuza umbuzo ungawuphendula ngokuqondileyo ubukhona umvuzo ekade bekunika wona. Baxwayise kakhulu abafundi ukuthi begeze izandla ngemuva kokusebwnzisa izambuzi.

Umama uzithwele ngapho uhlala ekhala ngokuthi isisu sakhe sibuhlungu njalonje ngakho ugcine esevakatshela esibhedlela odokotela bafike bamufaka emitshineni batshele Umama ukuthi uzithwele amaphahla

Abazempilakahle kade bebhoda behamba bexwayisa uzulu ukuthi ababuye esibhedlela bezohlolwa igazi ngoba inani labantu abagula umkhuhlane wegcikwane leHIV liyaqhubekela phambili. Ngakho abantu ababuye kusasemasinyane bengakaguli.

Udadewethu wayeseleminyaka emibili eyendile engatholi abantwana ngakho lendoda yakhe bahamba esibhedlela ukuyabona odokotela. Odokotela bafika babahlola babanika amaphilisi kanye lemithi yokunatha. Ngamuva kwalokho udadewethu wazithwala.

Kuvulwe izikolo esitsha esigabeni ngakho isikolo lesi siyabe sifundisa abantu abagogekileyo babafundisa izinto ezitshiyeneyo abanye babo bayabafundisa ukuthunga ngoba bathi ukuthunga kulemali.

Ngesikhathi sezulu abantu batshona emasimini belima. Abanye njalo behlakula ngakho umama ngumuntu ozithweleyo utholwe emasimini ehlakula ngakho sithe eselala isisu sakhe kade sesibuhlungu bamuthwalela esibhedlela odokotela bafike bamtshela bathi engasebenzi kakhulu.

Udadewethu akalalanga ebusuku ulele ehlezi umntwana ekhala ubusuku bonke, ngakho ubeseze esala lokumunya, ngakho uvukele esibhedlela. Odokotela bafike bamtshela ukuthi umntwana ulezilonda emlonyeni, ngakho bambhalele umuthi wokunatha.

Umnewethu kula amalanga, uvuka egijima ekuseni. Ngakho ulungiselela umncintiswano okhona kuviki elizayo. Uthi ababalisi babatshele ukuthi bebovuka begijima ekuseni. Njalo nxa begijima , bangakhohlwa ukuhamba lamanzi ekuseni, ngoba amanzi ayimpilo.

Abazali bacelwe emhlanganweni ngumphathi isikolo. Umphathi isikolo ubecela abazali ukuthi ukhona umncintiswano ozayo obuyayo ngakho abantwana sebezaphuza ukutshayisa belungiselela lowo mncintiswano.

Ngemuva kokubana umntwana weDingezweni eqamuke isandla kumncintiswano akade belawo ababalisi bonke bakhuthazwe ukuthi akumelanga behambe labantwana besikolo bengathwalanga izinto ezifana lamaphilisi.

Abafundi abakhethiweyo ukuya kumncintiswano okhona kuviki elizayo baphiwe izincwadi ngu mphathisikolo. Izincwadi lezi bezicela abazali ukuthi abafundi bayacelwa ukuthi bezohlala esikolo belungiselela umncintiswano ozayo.

Kuthiwa ngolweSihlanu kulomncintiswano okhona, kuzabe kugcwele izikolo ezinengi ngakho ngakho umnewethu nsukuzonke ekuseni uvuka egijima engakayi esikolo laloba esephendukile engakalali uyahamba futhi ayogijima ulungiselela lowo mncintiswano okhona.

Abezempilakahle baxwayise uzulu wonke, ukuthi kulesikhudumezi esizayo, njalo bacela labababalisi ezikolweni, ukuthi begqugquzele abafundi babo bengahambi bengawathwalanga amanzi, ezikhwameni zabo, ngoba kuzobasiza kakhulu.

Ababalisi bakhathazekile ngomfundi wabo owaqamuka ngesikhathi somncintiswano owawukhona ngoba isibhedlela sifike sathi umfana sizamgcina inyanga ezintathu ngakho ubaba lomama bakhathazekile kakhulu ekhaya.

Kulamalanga udade wethu uvuka nsuku zonke ekuseni egijima. Laloba esevela esikolo ntambama engakalali uyahamba ayegijima. Ulungisela umcintiswano okuthiwa ukhona kuviki elizayo.

Uma Ndlovu uthole umbiko ovela esikolo, ukuthi umntwana wakhe uwile walimala idolo, ngesikhathi egijima kumncintiswano okade ukhona esikolo, ngakho uma Ndlovu kachithanga sikhathi, uhle wagijimela esibhedlela.

Umphathi isikolo ubhalele abazali incwadi ecela abantwana ukuthi bezohlala esikolo belungiselela umncintiswano ozaba khona kuviki elizayo uthe lokhu kuzasiza abantwana ngoba bazabe bevuka begijima ekuseni belungiselela usuku lolu.

Udadewethu kulamalanga uyaphuza ukubuya evela esikolo. Uthi bayabe belungiselela umncintiswano okhona kuviki elizayo ngakho umama ubesetshinga ethi udadewethu akasapheki ngoba usebuya ebusuku.

Ugogo uthi ngesikhathi bekhula imitshina le esigcwele esibhedlela yayingekho ugogo ubuye emangele ngemva kokubana odokotela bemufake emtshineni bemhlola amaphaphu.

Emuzini wangakithi kulezihlahla ezitshiyeneyo. Izihlahla lezi zigoqela amagwava lamalemoni. Ngakho ugogo uhlala esikhuthaza ethi singayekeli ukuthelela izihlahla lezi ngoba izihlahla lezi ziyasiza nxa ukhwehlela. Uyathatha amahlamvu angikhona unathe.

Abezempilakahle bakhuthaza uzulu jikelele ukubana wonke umuntu ahlale endaweni ehlanzekileyo, ngalokhu uSobhuku laye unanzelele ukuthi isigaba sakhe asisahlanzekanga wasebiza umhlangano exwayisa izakhamizi ukubana zigcine indawo ihlanzekile.

Izakhamuzi kade zixoxa zivela emhlanhanweni. Zithi kuthiwa imuli yakoDube ingaze igule njani uDube kahambisi abantwana esibhedlela. UDube kuthiwa yinyanga enkulu eyaziwayo ngakho ke abantwana bakhe bangagula uyahamba ayegebha izihlahla azelaphele abantwana bakhe.

Ugogo uhambe egangeni wayabuya lamahlamvu aluhlaza wawayachaya elangeni wawawomisa. Ngemuva kwensuku ezintathu ugogo wayathatha amahlamvu lawa wawagiga aba yimpuphu.

Inkomo yangakithi ivuke ifile. Ngakho ubaba unanzelele ukuthi inkomo leyi idle umahamba ngendlwane. Wasesitshela ukuthi ayisizo zonke izihlahla zemvelo ezidliwayo. Ezinye zilobungozi ezifuyweni kanye lasebantwini.

Kwasokuzinsuku ezintathu ugogo ephethwe lizinyo. Lalimhlukumeza kakhulu ugogo engelayo imali yokuthi aye esibhedlela eyethola usizo. Ugogo wabona kungcono ukubana alayele abazukulu bakhe ehlathini beyedinga isihlahla esasingamsiza.

Ugogo usegugile ,usehlala ekhala ngeqolo elibuhlungu njalonje .Namhlanje uvuke ekuseni waya egangeni ,wayabuya ethwele izimpande zesihlahla .Ufike wazifaka emanzini wathi uzanatha ngemuva kwamalanga amathathu.

Ugogo umaNdlovu yinyanya enkulu udumileyo esigabeni. Ugogo utshona egangeni egemba imithi. Usezewayekelisa abazukulu ukuthi baye eskolweni. Ngakho abazukulu sebetshona logogo egangeni bedinga leyo mithi.

Umbalisi unanzelele ukuthi abafundi bazwisisa kangcono nxa ebafundisa ngezinto abazikhangeleyo njalo labakwanisa ukuthi bezibambe. Ngalokho uthethe abafundi bakhe waphuma labo phandle ukuba befunde bekhangele izihlahla zemvelo ezitshiyeneyo.

Ugogo uthi isikhathi sebusika akasithandi, uthanda isikhathi sezulu ngoba isikhathi sezulu zinengi izihlahla eziyabe zimilile ngakho Ugogo uyahamba eyegebha lezozihlahla. Ugogo uthengisa imithi yesintu etshiyeneyo.

Ngiyathanda ukuphelekezela ubabakazi esiyagebha izihlahla egangeni, ngakho namuhla ubabakazi ufike wagebha isihlahla somviyo. Uthe isihlala lesi silusizo kakhulu, ufike wawomisa impande zangkhona Uthe nxa esesidla ilambazi uzazifaka phakathi.

Babamba owangaphansi umlomo abazukulu bakagogo, ngemva kokubana ugogo esebatshele ngokuthi izihlahla zemvelo zilusizo kakhulu emphakathini uyakwanisa ukuthola uncedo kulezi zihlahla nxa ungezwa kahle.

Udadewethu uNomusa uzithwele. Ngakho-ke ugogo usuke emulayelile ukuthi ahambe egangeni ayegebha isihlahla esizamsiza nxa esefika esibhedlela kangeke athathe isikhathi uzahle abelethe khonapho khonapho.

Izakhamizi ziyakhala ngomkhuhlane osuqede inkukhu emakhaya ngakho uNdlovu ulayele izakhamizi ukuthi azihambe egangeni ziyegebha ichena zibuye zilifake emanzini azanatha inkukhu.

Kudala okhokho bethu babengahambi ezibhedlela nxa babegula. Umuntu wayehamba egangeni ayegebha izihlahla ezithize kumbe abuye ethwele amahlamvu alezo zihlahla afike aziwomise abe esegiga ayenze impuphu abe esenatha.

Inkukhu beseziphelile ekhaya. Ugogo wasuka waya egangeni, wayadinga ichena wabuya lalo wafika wathatha amanzi lapho okunatha khona inkukhu, walifaka phakathi ngoba uthe ichena leli lilusizo kakhulu. Lizayelapha inkukhu ziphele zonke izilonda eziphume enkukhwini.

Lonyaka izulu line isimanga. Izilimo zonke ezilinyiweyo ziluhlaza tshoko. Ugogo usithume ukuthi siyemgamulela imfe ngoba sivuthiwe.

Namuhlanje ekuseni sivuke sisiya komakhelwane sisiya cela amahlamvu egwava sifuna ukuwa bilisa sinathise umnewethu ngoba uyagula uyakhwehlela kuthiwa amahlamvu esihlahlalesi ayasiza kakhulu.

Ngemuva kokubana umnawami elunywe yinkume, ugogo usuke etshitsha waya egangeni wayabuya ethwele amanye amahlamvu aluhlaza. Ufike wawagiga wathatha umsobho wangkhona ophume kulawo mahlamvu wanathisa umnawami.

Kuthiwa abantwana bakoNcube bengaze begule njani kabayi esibhedlela ngoba ukhulu wabo ngumuntu oyazi imithi yesintu. Uyahamba egangeni ayebagebhela abuye ebanathise. Laloba bengaguli bahlala benatha leyo mithi.

Lamuhlanje bengiphelekezele udadewethu egangeni esiyadinga isihlahla okuthiwa licithamuzi. Usilayelwe ngugogo ngemuva kokubana udadewethu ethe uyalunywa emzimbeni. Ugogo wathi akayedinga isihlahla lesi abuye ageze ngaso.

Ngesikhathi sezulu zinengi izihlahla ezimilayo ngakho umnawami uyabe esekhala ngokuthi amehlo akhe abuhlungu. Ngakho ugogo uyahamba egangeni ayegebha izihlahla ezitshiyeneyo abuye azihlanganise anathise umnawami.

Inkomo yangakithi ivuke ifile ubaba unanzelele ukuthi inkomo leyi idle umkhawuzane. Ngakho bengizibuza ukuthi ugogo wangitshela wathi izihlahla zemvelo ziyelapha kodwa zikhona ezinye izihlahla eziyingozi.

UNdlovu uthi yena engaze agule njani akayi esibhedlela, ngoba esibhedlela uyathenga amaphilisi. Uthi yena uyahamba egangeni ayezigebhela izihlahla abuye anathe. Ngemuva kwalokho uyabe ezizwa esengcono.

Ugogo useluphele. Usekhala ngamehlo abuhlungu. Ngakho lamuhlanje ucele udadewethu ukuthi akaye egangeni ayemugebhela isihlahla okuthiwa yithetshane. Ngakho udadewethu ubuye laso wafika wasibilisa. Ugogo wasethatha amanzi aleso sihlahla wathela emehlweni akhe.

Ayisizozonke izihlahla zemvelo ezilusizo ebantwini. Zikhona izihlahla ezifana labombabazane. Umnawami namuhla ubuye equbuke umzimba wonke ngemuva kokubana kuthiwa ubedlalisa isihlahla lesi.

Udadewethu ulele engalalanga ngemuva kokubana umngane wakhe emunike amanye amafutha okugcoba, ulele enwaya kwaze kwasa ngokuya esibhedlela esiyabona ugqiha. Ugqiha umbhalele amafutha okumele ewagcobe emzimbeni wakhe sithembe namhla uzoala.

Kudala okhokho bethu babesebenzisa imithi egejwayo okunjengabo mgugudu labo ntolwane, babehamba egangeni besiyazidingela lemithi ngoba izibhedlela zazingekho njalo kwakubasiza kakhulu ngoba yizinto ababezithola egangeni bengasebenzisi imali.

Kuqakathekile ukuthi nxa usizwa ungezwa kahle uhambe esibhedlela uyevakatshela abezempilakahle. Kuyasiza kakhulu ngoba bazokutshela ukuthi yikwiyini okushotayo emzimbeni wakho bekulayele ukuthi udleni ungadlini okuzayenza umzimba uqine.

Ugogo uselensuku ezintathu ehlezi engahambi, inyawo zakhe zivuvukile. Ngakho umakhwelane wakhe umlayele eyinye inyanga esidumile okuthiwa nguBhanda. UBhanda ufike wacaba ugogo wamfaka umuthi.

Inkomo yangakithi ilesilonda esesabekayo. Leso silonda sesize siphuma impethu. Ngakho ubaba uhambe egangeni wayadinga umuthi okuthiwa yisanqawe. Wabuya wawugiga wawuchola waba yimpuphu waqeda wafaka esilondeni senkomo.

Ugogo malanga wonke engaya emasimini uyabuya ethwele amahlamvu omqokolo. Afike ewachaya ,engawoma ebesewagiga ngoba uthi amahlamvu omqokolo alusizo kakhulu empilweni zethu.

Umnewethu ulele engalele ephethwe lizinyo. Ugogo wavela wamulayela ekuseni ukubana akayedinga izihlahla egangeni. Ayedinga isihlahla okuthwa ngumgomo ,agebhe impande zaso. Lakanye ngokwenza lokhu umnewethu, izinyo lihle lathula engani alizange lambulala. Izihlahla zemvelo zibalulekile kakhulu emphakathini.

UNcube loBhanda bebephikisana ngomuthi wesintu othengiswa nguNgulube .Omunye ubekhala ngokuthi yena wahamba wayathenga akuzange kwamsebenzela ,njalo omunye esithi yena wahamba wayathenga lowo muthi okwakumhlupha kwahle kwaphela.

UDube ubengelayo imali yokuya esibhedlela ubephethwe ngumkhuhlane wokukhwehlela. Ngemuva kokubana avakatshelwe ngumngane wakhe, ufike wamtshela ukubana akakhe amahlamvu esihlahla esithile, awabilise awanathe ngemuva kwalokho uzazizwa esesiba ngcono.

Namuhlanje esikolweni besifunda ngezihlahla ezitholakala ngekhaya, lezo zihlahla zigoqela amagwava lamalemoni ngakho umbalisi usitshele ukuthi amalemoni ayayenza ijemu, yikho imizi eminengi ilawo amalemoni.

Umngane wami ubeselamalanga angabuyi esikolo kuthiwa watshiswa ngamanzi abilayo ngakho bamhambise esibhedlela. Odokotela bafike bamunika umuthi wokungcoba ukuthi angcobe nxa elala.

ngithe ngivela esikolo ngadobha okuyisigujana okumhlophe kulesivalo esibomvu njalo kubhalwe ngamabala obomvu ngaphathela ugogo ngekhaya ngoba ugogo uyabe efaka imithi yakhe phakathi kwalezo zigubhu

Namhlanje bengiphelekezele ugogo egangeni. Ugogo ubesiyagebha isihlahla okuthiwa yisagenama ngakho ubekhulumile ukuthi isihlahla lesi sitholakala kanzima egangeni kodwa sicine sisitholile ugogo usigebhile wabuya laso wathi siyamsiza kakhulu nxa ebulawa ngamehlo.

Ugogo ngumuntu othengisa imithi yesintu ngakho namuhlanje uvuke ekuseni waya egangeni ukuyagebha imithi. Ugogo ubuye ilanga selitshona ngakho abantu batshone bemulindile befunda ukuthenga baze babuyela emakhaya ugogo engakafiki.

Ukhulu ngumuntu oyazi kakhulu imithi yesintu .Uyahamba ayezidingela imithi leyi egangeni. Ngakho abantu nxa begula bayabuya kukhulu bezodinga imithi leyi. Njalo abanye bathi intengo kakhulu iphansi nxa ethengisa imithi.

Izikolo zivaliwe, abazukulu bavakatshele ekhaya, ugogo uthethe abazukulu bakhe wahamba labo egangeni, ugogo ufike wagebha isihlahla somthunduluka, watshela abazukulu wathi umthunduluka nxa usuvuthiwe uyabe usulabantwana ababomvu, ngakho umthunduluka lowu ubefuna ukuyawubilisa, ngoba ubebulawa lizinyo ukuthi enathe.

Ugogo ubuye edolobheni ethwele izihlahla ezitshiyeneyo ethi uzithengile izihlahla lezigoqela amalemoni lamagwava ngakho ugogo uthe izihlahla lezi zilusizo kakhulu nxa ugula ukhwehlela uyakwanisa ukuthatha amahlamvu amalemon lamagwava ubilise ube usunatha.

Umama uyagula ubulawa yinyongo njalo uyahlanza. Ngakho ucele umnewethu ukuthi akaye egangeni ayemgembela isihlahla okuthiwa lutshwalaqondo. Umtshele ukuthi isihlahla lesi uzasibona ngabantwana abamnyama.

Izulu lonyaka line kakhulu ngakho wonke umuntu uyitshayile inala emasimini. Zinengi izilimo abantu abazilimileyo ezigoqela amakhomane, imfe, amathanga. Abantu basezodla ngeke babulawe yindlala.

Ubabamkhulu yinyanga eyaziwayo esigabeni uthengisela abantu imithi yesintu ngakho ubabamkhulu imithi leyi uyithola kakhulu ngesikhathi sezulu ngoba zinengi izihlahla eziyabe zikhona ngakho uyahamba ayegebha izihlahla ezitshiyeneyo.

Ugogo uyagula uyakhwehlela. Uhambe komakhelwane wayacela amahlamvu amagwava lamalemoni wabuya wawabilisa wawanatha. Ngemuva kwamalanga amathathu ugogo Kade engasakhwehleli.

Umalukazana wangakithi ubelethile. Ngakho ugogo uhambe egangeni wayabuya lomganu. Utshele umalukazana ukuthi uzabedlula nsukuzonke ekuseni ewuhlalela umganu lowu ukuze iqolo lakhe liqine njengoba eqeda kubeletha.

UMkhize usuke esiya egangeni esiyadinga isihlahla sogagu, ngoba bathi impande zakhona ziyelapha nxa ubulawa lizinyo. UMkhize utshone ebhoda, ngakho ugcine esegebha isihlahla esingayisiso.

Umnewethu ulele ehlanza ubusuku bonke. Ubehlanza izinto eziluhlaza ngakho ugogo uthe uphethwe yinyongo. Ugogo uhambe wayamgebhela isihlahla somganu wabuya wasibilisa wamnathisa ngoba kuthiwa siyaqeda inyongo.

Kulesihlahla okuthiwa ngumthwentwe. Isihlahla lesi sitholakala kakhulu ngesikhathi sezulu. Ngakho ugogo ngesikhathi sezulu uyagebha lesi isihlahla. Kuthiwa silusizo kakhulu empilweni zabantu. Laloba uphethwe yiwuphi umkhuhlane unganatha lesi isihlahla uyezwa usungcono.

UDube bamulayele ukuthi, aye egangeni ayegebha isihlahla athathe impande zaso ozabuya ezibilisa anathe. UDube yena wafika wagebha isihlahla esingayisiso ngakho balele bemthwalela esibhedlela umkhuhkane usumi usunzima kakhulu.

Ugogo uyehlulekile ukuphendula umzukulu wakhe ngemuva kokubana umzukulu wakhe embuze ukuthi yindaba izihlahla zemvelo ezinengi zilamahlamvu aluhlaza, yindaba kungela zihlahla ezilamahlamvu amnyama.

UDumisani uxoxela umngane wakhe ngokuya esikolweni ukubana ukhulu wakhe yinyanga edumileyo esigabeni, iyelapha abantu ngokuya egangeni iyegebha izihlahla ezitshiyeneyo ibe isibuya izigige iziwomise ibe isisipha abantu kuya ngokuthi uyabe ubulawa yikwiyini.

Umnewethu ulenkalakatha yesilondo edolo isilonda lesi sesize siphuma ubomvu ngakho ugogo unanzelele ukuthi yimvukuzane, uhambe egangeni waya gebha izihlahla wabuya wazi bilisa wazinathisa umnewathu, ngemuva kwalokho umnewethu usesizwa ncono.

Ayisizo zonke izihlahla zemvelo ezilusizo ebantwini. Zikhona ezinye izihlahla eziyingozi. Izihlahla ezifana labomahamba yedwa. Inkomo ingadla leso sihlahla iyagula kumbe icine ifile.

Ugogo uhlutshwa zinyawo ngakho bamulayele ukuthi akayedinga amahlamvu ama mengo abuye ewabilise ngemuva kokubana ewabilise ewamelele aphole abe esefaka inyawo akwenze okwamalanga amathathu.

Abantwana besikolo balahleke egangeni ngemuva kokubana uSitheni exoxele abangane bakhe ngokuthi ugogo wakhe umtshele ukuthi kulesihlahla okuthiwa butshwala benyoni, leso sihlahla ungasithola usidle uyaphumelela ezifundweni zakho esikolo njalo siyayeza ingqondo zakho zikhaliphe.

Kudala amatshe esancwebeka ,okhulu bethu labo gogo bethu babehamba egangeni besiya dinga izithelo ezifana labomviyo ,amaganu ukuze benelise ukuthengisa begcine izimuli zabo.

Ukhulu ubexoxa lomzukulu wakhe bezihlalele ngaphansi kwesihlahla. Ukhulu ubelandisela umzukulu ngokubana bona besakhula babengayi ezibhedlela, babehamba egangeni beyezigebhela izihlahla ezithile bezinathele njalo besile kulokhu abayabe bekugula.

Umalume ubehlala ekhala ngobuhlungu bomzimba nsuku zonke, ugcine ewayekela amaphilisi akade ewanatha wasebona kungcono ukubana aye gangeni ayezigebhela umuthi wesintu, ngemuva kokuthi anathe lowu muthi uzwe umzimba wakhe usiba ngcono.

Kuthiwa imuli yako Dube ingaze igule njani kayiyi esibhedlela, uDube ngumuntu othanda isintu kakhulu njalo ulokhe esilandela lalamuhla, abantwana bakhe bengagula uDube uyahamba egangeni ayezigebhela izihlahla abuye enathise abazukulu bakhe.

Izakhamizi bezixoxa zilayelana. Kuthiwa kukhona indawo evuliweyo okuthengiswa khona yesintu imithi etshiyetshiyeneyo. Ngakho ke wena ufika ukhulume okukuhluphayo bazokunika umuthi oqondane lalokho okukuhluphayo.

Umbalisi ucele abafundi bakhe ukubana bemphathele izihlahla zemvelo abazaziyo njalo nxa besenelisa bengakwanisa ukuzigamula lezo zihlahla bebuye bezithwele ukwenzela ukuthi nxa esiqamba abe etshengisa abanye bakhe ngesihlahla okhuluma ngaso.

Umbalisi namhlanje ubefundisa ngokuqakatheka kwezihlahla zemvelo. Ngakho umbalisi uphe abafundi umsebenzi wokuyakwenza ngekhaya. Wacela abafundi ukuthi becele abazali bebancedise bebuye lezihlahla zemvelo ezelaphayo.

Ngemuva kokubana umama evakatshele omongikazi esibhedlela ephethwe ngumkhuhlane wokukhwehlela bafike bambhalela imithi lamaphilisi, ngakho umama wakhala ngokuthi akalayo imali yokuthenga, umongikazi wasemlayela ukuthi angafika athathe amalemoni axhwathise anathe kuzomsiza lakho.

Ngesikhathi sezulu zinengi izihlahla ezihlumayo. Udadewethu uyabe esehlala ehlikihla amehlo ethi abuhlungu. Ngakho lamuhla ugogo umlayele ukuthi abohamba egangeni ayodinga amahlamvu esihlahla okuthiwa ngumtswiri

Ubaba uvuke exabana lomama ekuseni, umama ecela imali yokuthi ufuna ukuya esibhedlela. Ubaba wathi umama ahambe komakhelwane ayecela amahlamvu amalemoni labantwana balo abuye abilise anathe uphepha loku olumhluphayo luzaphela.

Impilo yasemaphandleni ayikho nzima njengempilo yasedolobheni. Edolobheni isitshebo uyasithenga akulanto yamahala kodwa emaphandleni isitshebo uyahamba uyedinga emasimini, izitshebo ezinjengabo lude labo delele.

Egumeni langakithi ugogo wahlanyela isihlahla samalemoni isihlahla lesi sisithelela nsukuzonke ngoba ugogo uthi ufuna siphangise ukukhula ukhona sizathela abantwana ngokuphangisa

Ngekhaya silezihlahla ezinengi zezithelo. Izithelo lezi zigoqela amalemoni amagwava lamabanana ngakho singadla izithelo lezi ,ugogo uyasitshela ukuthi singalahli amakhasi ngoba uyabe efuna ukuwawomisa abe esesenza imithi yakhe.

Umama uthi izihlahla ezinengi egangeni uyazazi njalo uyabe ekwazi ukuthi isihlahla esinje siyelaphani. Uthi wafundiswa ngugogo wakhe owayehamba laye egangeni esiyagebha izihlahla.

Ugogo ubesitshela ukuthi singahlali singelayo intolwane. Intolwane iyalapha kakhulu nxa uhlutshwa ngamadolo. Iyaqinisa amadolo. Kwesinye isikhathi uyakwanisa ukuyifaka etiyeni ube usunatha. Iyalapha njalo ingubhani

Izikolo zingavalwa siyathanda ukuhamba ekhaya sisiyavakatshela ugogo. Singafika ekhaya siyahamba egangeni sisiyadinga izithelo ezifana labomthunduluka. Isihlahla somthunduluka siluhlaza kodwa abantwana baso babomvu.

Sithe sidlula sisiya kukha amanzi umama wangitshengisa esinye isihlahla wathi isihlahla lesi umuntu engalunywa yinyoka uyabuya usigebhe ufike usibilise ube usumnathisa ngakho ke usungamthwalela esibhedlela.

Sithe sisiya kukha amanzi lomama sadlula sidinga umkhomo egangeni ngoba umama uthe umkhomo uyasiza kakhulu emzimbeni ubaba ubesetshinga ethi yena ubeselambile ngoba siphuzile ukuphenduka.

Kulamalanga kuyasetshenzwa emasimini abantu batshona bemile imini yonke ngakho ugogo uvuke ekhala ngeqolo. Uhambe engangeni wayagebha izihlahla zakhe ugogo, uthe zizamsiza ukubana inqolo lingabi buhlungu.

Ugogo kusasa uthi uzavakatshela udadewabo. Uthi ufuna ukuyagebha imithi yesintu. Izihlahla zangkhona ziphuma lapho okulamatshe khona ngakho uzabuya kuviki elizayo.

Besisiya kukha amanzi emfuleni, ugogo ufike wasiphuna esinye isihlahla ekhunjini lomfula wathi isihlahla lesi asijayelekanga ukumila. Simila ngesikhathi sezulu kuphela.

Ugogo ngumuntu ohamba ebhoda ethengisa imithi yesintu. Uyahamba ayegebha imithi leyi egangeni. Ugogo akula sihlahla angasaziyo egangeni ukuthi siyelaphani ngakho uyathola kakhulu imali ngokwenza njalo.

Kuthiwa impande zesihlahla okuthiwa ngumhagawuwe ziyelapha amazinyo nxa ebuhlungu. Ngakho sivuke ekuseni lomnewethu saqonda egangeni sisiyadinga leso sihlahla. Sithwele nzima kakhulu, kodwa sigcine sesisitholile.

Odokotela bafike batshela umama ukuthi adle ukudla okuyakha umzimba ukudla lokhu kugoqela ama banana, ama avocado kanye lama orange lama nantshisi ngakho umama uvuke esiyakuthenga.

Egumeni langakithi kugcwele imihlobohlobo yamaluba. Amanye angkhona aluhlaza njalo amanye angkhona abomvu. Thina sihlala sizitshela ukuthi ngawokucecisa, kodwa ugogo uthe amaluba lawa uyagebha impande zawo unathe nxa ugula.

Ngemuva kwangakithi kulesihlahla esiluhlaza ngakho isihlahla lesi asitshi amahlamvu, amahlamvu aso ahlala eluhlaza. Ugogo uthe isihlahla lesi silusizo kakhulu empilweni zabantu siyalapha imkhuhlane eminengi.

Ugogo uthi bona kudala besakhula izibhedlela zazikhatshana. Ngakho babengayandisanga ukuhamba ezibhedlela. Umuntu wayethi angagula babehamba egangeni bayedinga imithi yesintu babuye bamlaphe ngayo.

Umnewethu ulele ekhala ehlutshwa lizinyo ngakho ugogo uvuke ekuseni wamlayela ukuthi akaye egangeni eyedinga isihlahla sohagawulo. Ngakho umnewethu ubuye laso leso sihlahla wafika wabilisa amahlamvu akhona wasenatha.

Lonyaka izulu linile kakhulu, izihlahla ziluhlaza tshoko. Lasemasimini umumbu uluhlaza. Ngakho izilimo ezifana labo delele labolude ezitholakala emasimini lazo zikhona.

Ngemuva kokubana ugogo alaphe umakhelwane imvukuzane waphinda wamlayela izihlahla zokuthi agebhe anathe umbhadalise ngenkomo ngakho abantu kade bekhala bethi nga ugogo umbhadalise ngemali.

Enxiweni lwangakithi yikho lapho okugcwele khona izihlahla zamaminyela, ngakho ugogo ujayele ukusithuma ukuthi siyemugebhela zona. Ngoba uyabe efuna ukuzisebenzisa nxa elapha abantu abagulayo.

Esigabeni abantu bayakhala ngomkhuhlane osuqede inkukhu ngakho ugogo ulayele abantu ukuthi abaye egangeni beyegebha ichena bebuye lalo befike belifake emanzini lapho okunatha khona inkukhu.

Ubabamkhulu yinkalakatha yenyanga eyaziwayo esigabeni uyahamba ayedinga imithi egangeni ngakho nxa ungena endlini kababamkhulu kunuka imithi etshiyeneyo njalo futhi imithi yakhe ayichaywa phandle uyichaya endlini phezulu kwecansi